Gazety iray ahitana sary maromaro. Ankavia dia ahitana sarina miaramila, ao ambony dia milaza ny fiakaran'ny vidin'ny solika, eo ampovoany misy sarina lehilahy iray ary eo ambany dia misy fiakaran'ny vidin'ny sandam-bola dolara amerikanina.

Karazana hani-masaka no amidy amin'ny ity tsena kely iray. Mofo marobe mifanaingina no hita amin'ny ambony indrindra, ahitana tavoahangin-drano amidy ihany koa, eo ambany kosa dia misy vary sy ireo karazana lasary ary godrogodro, misy vilia jobo ihany koa ahitana lasopy ao anatiny.

Toeram-pivarotana lehibe mivarotra sakay sy ireo ranon-javatra fatao amin'ny sakafo. Mitandahatra eo amin'ilay tsena ny karazana sakay anaty tavoahangy plastika sy amin'ny tavoahangy vita amin'ny vera. Samy manana ny lokony sy ny fofony izy ireto, eo aloha kosa dia misy latabatra kely naforitra natao hipahasohana mitsangana eo ampovoan'ny trano.

Gazety iray somary efa tranainy tamin'ny andro ny faha-mpanjaka no hita eto amin'ny sary: nivoaka tamin'ny alakamisy dimy desambra roa ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo, ny lohateny eto amin'ny gazety dia ny mpanjaka Ranavalona tany ampitan-dranomasina ahitana sarina lehilahy telo ary ny mpanjaka Ranavalona eo ampovoany.

Asa tanana mpanao sary hampiratiana izy ity, sary anankiroa no hita eto: ny voalohany dia sarina lehilahy iray, maro loko izy ary ilay faharoa kosa dia sarina ankizy lahy kely miloko mainty sy fotsy; samy mipetraka ambonina hazo avokoa izy ireo.

Tanana iray mitazona kavina isan-karazany ary mipetraka ambony taratasy fotsy. Samy manana ny endriny ny kavina fa anankitelo no karazany eto. Ny voalohany dia boribory vita amin'ny ankoso-bolamena ary misy vato mainty, ny faharoa kosa dia misy vato fotsy ary misy sarina voninkazo mikirozaroza eo ambany, ary ny fahatelo dia boribory misy sarina kintana mikirozaroza eo ambany.

tsena kely iray mivarotra entana madinika no hita eto amin'ny sary raha ny tazana dia entan-bihifotsy no hita maro ireny hariana ary ny zavatra amin'ny tavoangy eto aloha kosa dia karaza tsavono maromaro mifono ary ahitana vary mifono ihany koa misy vatan-fampangatsiana iray eo alohany ilay tsena

Lanonana anankiray miendrika fanambadiana no hita eto, lehilahy sy vehivavy manao fitafy gasigasy, ramatoa dia mitondra harona kely misy voninkazo, ny seza manodidina sy ny latabatra kosa dia mifono lamba fotsy, erỳ ariana misy rangahy iray mandiha ary eo ariana kosa dia misy lehilahy iray makasary amin'ny finday.

Omby lehibe iray tsy misy trafony, misy tandroka no mipetraka eo amin'ny torapasika. Misy vorona kely iray mipetraka eo amboniny. Ny lokon'itỳ omby itỳ dia mainty ary misy tasitasy fotsy. Eo aoriana kosa dia misy ranomasina manonja ary ny lanitra dia manompo manga kely.

Fivarotana iray ahitana entam-barotra maro samihafa momba ny resaka volo. Ao ny fandokoana, ao ny manaolioly, ao ny manatsotra, ary ao ny manamandina koa. Maro karazana ny hita eto ary samy manana ny anarany avokoa ireto entana ireto.

Ny goavy dia anisan'ny voankazo tena mahasalama ary tena be otrikaina tokoa, ny hita eto izao dia goavy anankiroa : ny iray mbola manta, ny iray kosa efa masaka ; ny lokon'ilay mbola manta dia maitso ary ilay masaka dia manompy mavo, raha ny fahitana azy dia anaty alaala no misy ity goavy ity.

Kaopy fisotroana rano maromaro no amidy ao anatin'ny toerana iray. Maitso ny lokon'ny kaopy voalohany ary misy tahony fotsy izy, ny ao anatiny dia fotsy. Misy kaopy iray mihohaka eo akaikiny eo. Ny lokony dia mavo ary ny tahony dia volontany, ahitana sarina voninkazo volontany. Samy mipetraka mifanaingina izy ireo.

Tsena kely eny Analakely fivarotana kojakoja sy sakafo. Sakafo marobe no anaty fonosana misy ireo fatao amin'ny tsakitsaky, misy ireo fanendasana ary misy ireo famonosana zavatra voaendy ihany koa. Misy karazana hanitra ary sakay isan-karazany ihany koa ao anatin'ity tsena ity. Lehilahy iray mpivarotra manao akanjo mena no mijoro eo aoriana.

Miaramila maro be mitandahatra anaty tokotany iray, vita amin'ny simenitra io tokotany io, samy manana ny fanamiany kosa ny miaramila, ny satrokany no mampiavaka azy, ny lehiben'izy ireo dia manao akanjo fotsy ambony ambany ary mitazona saina, ny miaramila amin'ny ankavia dia manao satroka mainty ary amin'ny ankavanana kosa dia manao satroka maitso sy mena.

Miaramila maro mitandahatra no hita tao amin'ny sary. Manao fanamiana mitovy avokoa izy ireo ary samy mitondra basy. Ny iray amin'ireo kosa dia manao fitafiana miavaka. Manao akanjo mangamanga ary manao satroka manga ihany koa. Mitana hazo misy sainam-pirenena Malagasy izy.

Toerana fivarotana asa tanana vita malagasy vita amin'ny hazo, eo amin'ny varavarana vao miditra dia misy asa tanana vita amin'ny hazo miendrika tarehan'olona lava be. Erỳ anatiny kosa dia karazana asa tanana vita amin'ny hazo vita amin'ny voamboana sy hazo somary manopy fotsifotsy.

Mampatsiahy ahy ny fialan-tsasatra eny amoron-dranomasina ahitana ranomasina manga sady madio, erỳ aminy sisiny kosa dia misy tora pasika ary olona maromaro misangisangy ao anaty rano sy makamak'aina eny ambonin'ny fasika, ao arianan'ny tora pasika kosa dia misy hazo marobe maniry izay maneho ala ala maivana, ao anaty rano ahitana sambo kely misy ny mpitsirika sy ny mpizahatany.

Efitrano fandraisam-bahiny, ahitana fitaratra tsara tarehy, mazava tokoa ao anatin'ilay efitrano, ny seza dia vita amin'ny vy sy hazo ary miloko volontany, ny rindrina kosa dia vita amin'ny tany na vato paika, misy voninkazo maniry mandady eo amin'ny rindrina ary misy voninkazo ihany koa erỳ an-joron-trano.

Gazety mpiseho isan'andro iray no ahitana lohateny momba ny resaka solombavambahoaka. Ny lohateny misongadina dia manao hoe : Fitadiavan-tsezan'ireo solombavambahoaka, natao fitaovana ny olom-pirenena. Amin'ny sisiny havanana kosa dia lohateny manao hoe : Randrana sendikaly, nolaniana an-kamehana ny volavolan-dalàna mifehy ny asa.

Karazana boky maromaro no milahatra izay miresaka momba ny fiainana andavanandro ny ankamaroana. Misy ny fampianarana mivavaka, misy ihany koa no miresaka momba ny fitiavana, misy no miresaka momba ny rà sy tantara maro samihafa ihany koa.

Trano fiangonana any amorontsiraka. Vita amin'ny hazo ity trano fiangonana ity ary trano fiangonana ho ana fiangonana protestanta ; misy fefy hazo ary misy fefy fanitso ihany koa eo akaiky eo. Ao aoriana dia misy tranon'olon-tsotra ary hazona voanio maniry.

Fiara iray miantsona eny amin'ny sisin-dàlana. Ao aorian'ny fiara dia misy arabe malalaka ary ery ampita dia misy fefy vita aminy fanitso . Ny lokon'ilay fefy dia fotsy ary misy tsipika mena sy mainty. Olona roa no mandalo aorinan'ny fiara. Misokatra ny eo alohan'ny fiara ary eo an-dalam-panamboarana raha ny fahitana azy.

Trano fahita etỳ an-drenivohitra ny trano ahitana fefy vy. Ity izao dia trano iray miloko volontany ary misy sisiny fotsifotsy. Ahitana fefy fotsy sy volontany ihany koa izy ary misy fefy vy mipetraka eo ambonin'ny tamboho, hiarovana ny fiakaran'ny mpangalatra.

Firavaka maro be vita amin'ny ankoso-bolamena mipetraka ambonina fasiana azy miloko fotsy iray. Ny sisin'io fasiana azy io dia mipetraka amin'ny hazo. Ireto firavaka kosa dia maro isan-karazany misy ny misy vato, misy ny tsotra ihany ary misy ny karazana plastika miraikitra eo amboniny. Ny vato hita kosa dia misy ny fotsy, mena ary ny maitso

Vehivavy iray mandeha eny an-dalana tsy hita ny tapany ambony fa ny valahany midina ihany no hita, manao kapakapa izy. Ny lalana kosa dia lalam-pasika, ny akanjo anaovany dia karazana lambahoany miloko mena, mavo, maitso. Eo amin'ny sisiny havanana kosa dia misy tamboho vita amin'ny tafo fanitso.

Lehilahy iray amin'ny loko mainty sy fotsy no hita eto. Somary efa lehibe ilay lehilahy ary azo lazaina fa mpanao politika, manao akanjo mainty izy io ary somary mitsiky nefa azo lazaina fa tsy tena mitsiky tsara ihany koa.

Lehilahy iray tsara tarehy, manana endrika metisy, mitodika amin'ny ankavanana. Ny volony dia vao netezana ary somary manao tain'ondry kely. Baribary ny masony ary ny lokon'ny voamasony kosa dia somary manopy volontany. Ny akanjony dia mainty ary misy sarisary.

Mankafỳ ny zavatra masiaka sy ny marikivy ny Malagasy. Eto izao dia tavoahangy maro be varotana ramatoa iray. Ireto tavoahangy ireto dia misy karazana hanitra maro samihafa ahitana ny masiaka sy ny marikivy. Misy ny sakamalao, misy ny sakay ary eo akaiky eo kosa dia misy anana maro be.

Vorona hafakely no mipetraka amin'ny rantsana hazo iray. Ilay hazo dia misy hazo madinika ary ny voninkazo izay hita aminy kosa dia manana felana fotsy madinika. Ilay vorona dia be volo tokoa tahaka ny fody izy fa hafa ny lokony. Ny lokon'ny vatany dia volondavenona ary manopy mainty ny elany sy ny rambony, ny tratrany kosa dia miloko manga ary eo ambonin'ny masony ihany koa dia misy loko manga.

Efitrano fivarotana kojakoja ilaina amin'ny fety, mivarotra labozia isan-karazany sy lovia vita amin'ny taratasy. Mifanaingina izy ireo labozia sasany dia anatina vera, ny sasany kosa dia mifono plastika. Ny lokon'ireo labozia ireo dia manga, mavokely, mavo ary fotsy. Eo ambany kosa dia lovia vita amin'ny taratasy mifono plastika ary miloko volondavenona.

zava-pisotro marobe vita avy any ivelany no hita teto toeram-pivarotana sakafo no marimarina kokoa ny misy azy ireto zava-pisotro vita àvy amin'ny paiso misy ny vita avy amin'ny manga misy ny vita avy amin'ny voasarimankirana ary misy ny vita avy amin'ny garana drelina maro ny loko samihafa izy ireo fa ny tena misongadina dia ny loko volon-tany

Latabatra iray ahitana karazana tsindrin-sakafo, misy vera anankiroa ambony latabatra hazo iray ka ny ao anatiny dia karazana ronono ary misy zavatra miloko volontany manelanelan ary ny farany ambony indrindra kosa dia roatra miloko fotsy, eo akaiky eo dia misy vilia ahitana mofo mamy miloko mena sy mavo ary vera kely iray misy labozia mirehitra ao anatiny.

Ahitana mpiompy maromaro any ambanivohitra eto Madagasikara. Iretsy izao dia ganagana maro no hita eo an-tokotany, misy ny kely, misy ny vatom-batony ary misy ny lehibe. Ny lokon'ireo ganagana ireo dia mainty, volontany ary fotsy. eo an-tokotany izy ary misy fakofakon'ahitra eo amin'izany tokotany izany.

Vehivavy iray no mitingitingina ambany, ny lohany sy ny lamosiny ary ny atsasaky ny tanany no hita, manao volo tain'ondry izy, tarehiny kosa dia misy masonjoany ; mijery miankavia ary manao kavina, misikina lambahoany izy ary ny ambonin'akanjony dia miloko manga ; eo akaikiny eo dia misy gony maromaro mifatotra miankin-drindrina.

Tsakitsaky isan-karazany no amidy any amin'ity toeram-pivarotana ity. Ny ankamaroan'izy ireo dia mamy. Anaty vilia jobo anankiroa vita amin'ny vy dia bodibory karazana mofo mamy ary ambany kosa dia mofomamy telozoro no mifanaingina sy milahatra.

Vokatra maro natao hanangoina sy karakarana ny vatana no amidy any amin'ny sisin-dalana. Ambonina latabatra no misy baoritra ao ambaniny no hamarotana an'izy ireo : manao an-tanan- tohatra ny latabatra, aty ambany indrindra dia misy ireo solona hoho maro loko, eo an-tenatenany kosa dia ireo manjamaso sy ireo akora natao hikarakarana ny volo.

Olona maromaro no mijoro eo an-tokotany malalaka iray eny ambanivohitra, misy trano gasy erỳ ambony ary eto an-tokotany malalaka kosa dia olon-dehibe sy ankizy no mijoro. Vehivavy iray no mijoro eo ampovoan'ny ankizy maromaro ary mandihy ; misy lehilahy kosa amin'ny sisiny ary lehilahy lehibe manao satroka eo aoriana.

Koveta maromaro mifanaingina hamidy amin'ny toeram-pivarotana iray. Mifanaingina ambony ambany ny koveta plastika. Lokon' izy ireo dia manga antitra, manga tanora, mavokely, mavomaitso, mena antitra ary maitso tanora.

Maro ny asa afaka atao eny amoron-dalana. Hita eto izao dia olona maromaro mijoro, ny sasany mipetraka. Ny iray amin'izy ireo dia manamboatra kodiaran-droa. Kodiaran-droa maromaro mitandahatra amin'ny sisin'ny rabe no hita eto amin'ity sary iry. Misy kosa tafon-trano ahitana aroloha.

Arabe mandomando avy nolalovan'ny orana. Ny lanitra dia tena matroka ary manopy volondavenona. Eo amin'ilay arabe kosa dia misy sarety mandalo. Lehilahy anankiroa no mitaingina azy ka ankizy no ao aoriana, mitazona japy izy ary tarihina omby mainty anankiroa ilay sarety.

Fitaovana maromaro ampiasain'ny mpanamboatra finday, mipetraka eo ambonin'ny latabatra no hita eto. Ao ireo fanapahana, ao ireo fanamboarana sy fanakambanana zavatra ihany koa. Miloko : mena, mainty, mavo ary manga ny zavatra hita eto.

Trano kely iray eny amoron- tsiraka noh iteto eo amorin-drano ity trano ity ary vita avy amin'ny zava-maniry ny rindrina ny tafo kosa dia tafo fanitso ao ariana dia misy hazo be maromaro mitandahatra misy lamba miahy eo a tokon-tany ary misy olona miankina sy mipetrapetraka manotidina ny trano

Vokatra maromaro natao hikarakarana ny tarehy, mitandahatra anaty toeram-pivarotana iray. Misy fonony plastika ary misy kosa fonony taratasy. Natao izy ireo hikarakarana ny tarehy : ao ny hahatonga anazy ho mandimandina, ao ny hahatonga anazy hanala ireo tasitasy rehetra ary ao kosa no manome fahatanorana ho an'ny tarehy.

Menaka fanositra amin'ny vatana natao hanalana ny volo. Anatina fonosana vita amin'ny baoritra izy. Ny sary hita ety ivelany dia sarina voninkazo sy raviny miloko fotsy izy ireo ary ahitana soratra manga ; eo akaiky kosa dia misy lamba natao anesorana volo ihany koa ary hosorana zavatra madity no apetaka aminy.

Voatabia marobe no amidy amin'ny toerana iray, mipetraka ambony sobika izy ireo ; ary voatabia efa tena masaka tsara, vitsivitsy ihany no mbola somasoma. Ny lokon'izy ireo dia mena, ary misy manopy mena sy mavo. Erỳ aoriana kosa dia ahitana sakay tsilanindimilahy, amin'ny loko maitso sy mavo. Ary arỳ amin'ny farany aoriana indrindra dia misy tongolo maromaro miloko volomparasy sy fotsy.

Latabatra iray ahitana firavaka maromaro vita amin'ny ankoso-bolamena. Firavaka voalohany atao hoe rojo, dia anaty fasiana azy miloko mainty ary misy taratasy fotsy miraikitra eo aminy. Eo amin'ilay rojo kosa dia misy vato fotsy ary boribory mikirozaroza.

Ankizy kely iray no mitsotra ambony fandriana. Botabota kely ilay zaza ary mety manodidina ny herintaona any. Manao bà kiraro izy ary manao pataloha fohy miloko manga kely ary ambonin'akanjo fotsy. Mitsotra ambonina lamba izy ary eo ambany dia misy lamba iray ihany koa somary milokoloko. Tsy miseho ny lohany.

Vehivavy iray no mijoro eny an-dalana, mitsikitsika izy tsy hita ny orony sy ny masony sy ny volony ary ny tongony ambany, manao fitafy avy any firenena afrikanina izy izay miloko mavokely sy mena antitra ary misy soratsoratra milaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy eo amin'ny akanjony, eo aloha kosa dia misy sarin-doha maromaro izay amidiny.

Lehilahy maromaro no mijoro anatina kianja mainty iray manao fanamiana mitovy izy ireo, ary azo lazaina ho mpanao baolina kitra. Lokon' ny fanamian' izy ireo dia volondavenina sy mena, eo aloha kosa dia misy mpiandry tsatokazo manao akanjo mavo.

Rindrina iray eny am-pasan'i Sadoda no hita eto. Ahitana sarisary marobe eo amin'ilay rindrina ; ahitana soratra ihany koa izay tsy tena voavaky mazava. Misy sarina tovolahy roa izay tarehiny ihany no hita eo amin'ny rindrina. Ny loko tena hita misongadina eto dia : ny volomparasy, ny mavo ary ny volontany.

Efitrano fianarana eny amin'ny anjery manontolo miendrika tapa-barika. Ity efitrano ity dia natokana ho an'ireo mianatra fitantanana. Misy latabatra maro be mitandahatra ao anatin'ity efitrano ity, lava dia lava ireo latabatra. Ny mpianatra kosa dia mitoetra erỳ aloha, mianatra satria tsy andrenesana feo raha lavitra loatra no mipetraka.

Ambonin'ny latabatra fotsy no ahitana penina anankiroa, maro karazana ny loko mety ho hita amin'ny penina, tsy ilay fahita andavanandro toy ny : mainty, manga, mena ary maitso fotsiny fa mety misy loko hafa marevaka na malefaka kokoa, ny tazana eto dia penina miloko manga antitra ary manga malefaka, ny tsinain'ilay manga malefaka dia miloko fotsy.

Karazana vokatra natao hikojakojana ny vatana sy ny tarehy. Menaka isankarazany toy ny menaka voanio anatina tavoangy plastika misarona fotsy izy ireo. Ao ny natokana hosorana amin'ny tarehy, ao kosa ny natokana hosorana amin'ny volo. Ireo ariana kosa dia tavoangy ahitanan-tsoka isan-karazany fanosotra aminy tarehy ihany koa.

Sambo efa simba mipetraka eny amoron-dalana. Mipetraka ambonina vy ity sambo ity ary efa simba misy vaky ny vatany. Eo akaikiny eo kosa dia misy trano anankiray, misy varavarakely ; miloko fotsy io trano io ary tafo fanitso ny tafony. Misy tamboho milalotra fotsiny ao aorianan'io sambo io.

Ranomasina midadasika somary manonja no hita ery amin'ny fara-vodilanitra. Misy vato eo afovoanin'ny ranomasina. Manakaiky azy eo kosa dia tany misy hazo maniry izay avo sy iva ary misy akondro anankiroa. Misy vehivavy roa maka sary, samy manainga ankihibe, mitsikitsiky ary mifampiankina.

Takela-by misy dokam-barotra, mombana tsena fivarotana lehibe iray. Ahitana sarin'olona manao fety, ny soratra eo akaiky kosa dia milaza fa eny azo atao ny mifety nefa tsy mandany vola be. Eo ambanin'io kosa dia mbola misy trano fivarotana anankiray ary misy tafo fanitso eo amin'io trano io.

Tanana avo eto Antananarivo, ahitana ny tanon'ny Mpanjaka sy ny lapan'ny Praiminisitra. Eo ambany eo dia misy trano gasy maromaro mitandahatra ihany koa . Ity tranon'ny Praiminisitra ity dia natao ho vakoka sy fitahirizana ireo zavatra rehetra tamin'ny andron'ny faha-mpanjaka sy ny fitaovana nampiasain'ny Praiminisitra. Ny lokon'ilay trano dia mena sy fotsy ary misy tilikambo efatra eo amin'io trano io.

Rehefa avy ny orana dia miha madio ny rivotra hiainana ary maivamaivana ny tontolo. Arabe iray ahitana fiara tsy mahataho dalana mandeha eo aminy, misarona lamba maintso io fiara io. Amin'ny sisiny havia kosa dia misy trano gasy mitandahatra ; misy hazohazo maniry eo amin'ny fefin'ireo tranogasy ireo.

Amin'ny andro fahavaratra no fahavokaran'ny paiso gasy. Ny paiso gasy dia fahita eto afovoantany, ny lokony dia mena sy mavo ary mivolomboloina izy. Paiso gasy maromaro no mitambatambatra anaty sobika, misy tasy somary matromatroka izy ary mamy sy be ranony.

Fanaingoana trano maromaro no mitoetra eo ambony latabatra. Ao ny miloko mainty, ao ny miloko volontany. Maneho endrika olona anankiroa mifanatrika izy ity. Anankitelo ireo olona mifanatrika ireo, ary eo akaiky dia misy boaty miloko volontany ihany koa ary ahitana loko mena misy lolo mipetraka eo amboniny.

Trano andalam-panamboarana izay voafefy hazo mifanaingina. Eo akaiky eo dia misy totoatra vita amin'ny simenitra. Ilay trano dia misy tambo vita amin'ny boriky, ary ilay trano koa dia efa milalotra. Eo an-tokotanin'ilay trano dia misy korotan-kazo izay mipetrapetraka avy nanamboarana trano.

Efitrano fisakafoana tsotsotra, ahitana rindrina miloko mavokely. Misy solaitra mainty, miresaka momba ny sakafo anio eo; ny hita eo izao dia ny kisoa sy ny akoho ary ny lasary. Misy ronono velona ihany koa amidy ao. Ahitana latabatra misy seza hazo miloko maitso ao anatin'ilay efitrano.

Mahay taozavatra tokoa ny mpanao asa tanana malagasy. Ny hita tena misongadina eto izao dia ondana miisa roa. Ny ondana voalohany dia miloko mainty sy mavo ary ny faharoa koasa dia miloko volondavenona sy mavokely. Etsy aoriana kosa dia misy firavaka mihantona amin'ny rofia vita amin'ny tandrok'omby.

Maneho fialan- tsasatra raha ity sary eto ity. Olona maromaro, mipetraka ambony sambo no hita eto : ny sasany mipetraka, ny sasany kosa mitsangana, ny iray amin'izy ireo dia sady maka sary amin'ny finday no mitazona zava-pisotro ; vehivavy iray hafa kosa ery amin' ny sisiny, manao satroka sady mitazona vera misy rano.

Tamboho iray vita amin'ny vato, vato mifanaingina somary efa taloha, izay miloko volontany sy fotsy ; misy simenitra mampiraikitra azy ireo. Eo ambany kosa dia misy vato karangana nokapakapaina, naparitaka eraky ny tokontany ; misy mandomando kely eo. Ary eo amboniny dia misy marito, napiasaina ho dama, ny tahon'izy io dia vita amin'ny hazo, ary ny lohany kosa dia vy.

Tobin- tsolika hita amin'ny andro alina, misy tafotrano lehibe eto amin'ity tobin- tsolika ary misy jiro eo amin'ny tafotrano. Fiara anankiroa no mifamezivezy ao anatin'io tobin- tsolika io amin'ny sisiny havanana, ary iray kosa amin'ny sisiny havia ; misy ireo mpiasa mijoro eo akaiky eo ary olona maromaro etỳ amin'ny sisiny izay mifamezivezy mandalo.

Lavabato any ambany tany ahitana vato maro loko amin'ny sisiny roa, ny loko hita ao amin'ny vato dia voloparasy sy mavo ary volontany ny ambany, ery aloha kosa dia misy vato ahitana loko maintso, volontany ary voloparasy anelanealan'ireo vato ireo dia misy rano mikorina.

Lalana tokana andehanan'ny mpandeha tongotra no ahitana olona telo mipetraka amin'ny sisin-dalana, vehivavy manao satroka nitazona ankizy anankiroa no mipetraka aminy sisin-dalana mangataka. Misy entan-kely eo akaikin'izy ireo ary misy ankanjo miahy ihany koa, tsy lavidavitra azy ireo dia misy olona maromaro mifamezivezy amin'ny io lalana io.

Lalana eny Faravohitra ny fahitana ity sary ity. Misy toeram-pisakafoanana iray etsy aoriana, ary toerana fivahinianana ihany koa. Eo alohan'ireo dia misy fiara roa miantsona, ny iray mainty ary ny iray fotsy.

Firavaka vita amin'ny ankoso-bolamena maromaro no mihantona ambonina hazo lavalava anakitelo, mifanaingina ireo hazo ireo, ahitàna firavaka fanao amin'ny tanana, misy vato isan-karazany ary amin'ny habe isan-karazany, ny rihana voalohany ambony dia tsy misy vato, ny faharoa eo anelanelany kosa dia misy vato manga sy maitso ary ny ambany dia mifangaroaro.

Karazam-borona tsy dia fahita raha ity vorona hita eto ity. Eny am-panidinana no nahazoana azy sary. Ny lokony dia fotsy ny elany, manga kosa ny vatany ary fotsy sy manga ny rambony. Ny vavany kosa dia mena ary ny tongony dia manaraka izay loko izay ihany koa.

Kapakapa sy firavaka marobe no amidy amina latabatra iray. Namboarina manokana tsy hitovy izy ireto. Hita eto izao dia kapa fitenaina vita amin'ny akorandriaka sy ny lamba. Ny loko hita eto dia manga, volontany ary mainty. Eo akaiky kosa dia firavaka vita amin'ny akorandriaka manana loko isan-karazany toy ny mavokely sy fotsy.

Boky iray natokana ho an'ny ankizy no mipetraka ambony latabatra. Ny lokon'io boky io dia fotsy sy mavokely. Ahitana sarina tanora anankiroa lehilahy sy vehivavy eny amin'ny ranomandry. Ilay lehilahy dia manao satroka mainty ary manao akanjo volontany sy atin'akanjo mavomavo ; ilay vehivavy kosa dia manao sarondoha maitso sy amboniny mavokely.

Lalana eny Analakely, ahitana tsena iray mivarotra kojakoja momban'ny sary; ambonina baoritra mifanaingina no ametrahany latabatra, fitaratra ary mifono hazo ny ankabeazan'ireo kojakoja ireo ary eo amin'ny sisiny havanana kosa dia ahitana valopy sy penina isankarazany.

Trano lehibe iray orinasa, vita amin'ny'ny fitaratra ny rindrina eo aloha ; mazava ao anatin'ilay efi-trano ; ny sary kosa dia somary manjavozavo fa ny hita dia misy karazana vy misy balonina nifatopatotra eo amin'ilay izy ; angamba mety hisy fety ao anatin'ity efi-trano ity kelikely eo.

Gazety iray, no miresaka momba ny solombavambahoaka. Lohateny misongadina dia manao hoe : solombavambahoaka tsy miankina, mamita-bahoaka sahady. Lohaten'ireo amin'ny sisiny kosa dia miresaka ny orinasa jirama, miseho lany ny tsy fahaiza-mitantana.

Vehivavy iray fohy volo, hita avy aty aoriana. Hatreo amin'ny sorony ny volony ; tsy hita kosa ny tapany ambaniny fa ny sorony miakatra ihany no hita. Ny tampon-dohany dia tsy miolakolaka ny volo ; fa manomboka eo amin'ny sofiny midina dia miolakolaka ny volo. Maneho endrika ranomasina raha ny fomba fiteny azy.

lalam-pasika ahitana fivarotana harina maromaro anaty gony lokony reto gony dia mavo fotsy ary manga eo akaika eo dia misy trano vita amin'ny fanintso ary misy hazo iany koa miraikitra amin'ireo fanintso ireo etsy ariana kosa dia misy akizy milalao miankina amin'io trano io.

Tsy voatery anaty trano ihany no toeram-pivarotana, fa raha eto Antananarivo manokana, dia mivarotra amin'ny latabatra eny an-tsisin-dalana ny olona. Ahitana kapakapa mar ny zavatra varotan'ity ramatora ity, toy ny loko manga, maitso, mainty, ary mena. Ilay Ramatoa kosa dia manao ambonin'akanjo fotsy ary manao satroka mavo. Akaiky eo, dia misy mpividy mijoro manolotra harona hasiana ny entany.

haingo fametaka amin'ny rindrina vita amin'ny taratasy no hita manoloana ;manome ny lokom-pirenena malagasy ;mena ,fotsy, maintso ary ny ao ampovoany kosa dia ahitana boribory mangirana ;mampatsiahy fiandrianam-pirenena ity loko ity

Trano kely iray eny amoron-dalana no ahitana peta-drindrina isakarazany, misy peta-drindrina kely izay manambara fomba fampianarana amin'ny teny frantsay, eo ankaikiny kosa dia misy peta-drindrina lehibe mitandahatra izay manambara fitoriana filazantsara tany amin'ny kianjan' antsahamanitra natao tamin'ny dimy amby folo aogostra.

Biby maromaro fahita any amin'ny firenena sinoa no misangisangy ambonina bozaka maitso be. Toy ny kilalao izy ireto kanefa tena biby, misy ny efa lehibe misy ny vatovatony ary misy ny mbola kely, voloina tokoa izy ary ny lokony dia mainty sy fotsy, ny sofiny dia mainty fa ny lohany kosa dia fotsy, manodidina ny masony dia misy loko mainty.

Arabe eny Tsaralalana hahitana tsena mitandahatra amin'ny sisin-dalana, ary trano lehibe ihany koa misy rihana zay mbola tsena ihany. Ny lokon'ny trano voalohany dia volon-davenona sy volotany, Ilay faharoa kosa dia fotsy. Ny entana varotana amin'ny sisin-dalana dia ireo kojakoja fampiasa ao an-tokatrano ary hahitana kilalao ihany koa.

Toerana fakan'aina, ahitana elobe fotsy maromaro mitandahatra. Eo ambanin'ireo elobe fotsy ireo dia misy seza fandriana natao hitsotsorana ary eo alohan'ireo seza fandriana ireo kosa dia ahitana dobo filomanosana lehibe iray misy sisiny fotsy. Marihina fa eo aorian'io toerana fakan'aina io dia misy rano sy trano lehibe ihany koa.

Efitrano fisakafoana sady fakan'aina. Ahitana rindrina maitso. Misy seza hazo lava izay misy ondana miloko tsipitsipika manga sy fotsy eo amboniny; ary eo ampovoany dia misy latabatra iva izay hazo ihany koa. Malalaka ny efitrano ary tsy misy olona ao anatiny. Misy voninkazo avo maniry erỳ amin'ny sisin'ny efitrano.

Trano fandraisambahiny ahitana tokontany malalaka. Misy zaridaina tsara tarehy izay efa voahety tsara eo ary misy seza mitandahatra fonosana lamba fotsy. Eo akaiky eo ihany dia misy latabatra boribory sy efajoro misy lambandatabatra manopo fotsy eo amboniny. Misy elo ihany koa eo amin'ny zoron'ny rindrina.

Toeram-pisakafoanana amoron-dàlana, izay somary miakatra tohatra miditra ao aminy. Malalaka ny varavarana miditra ao. Eo aloha kosa dia misy vata fampangatsiahana lehibe iray vita amin'ny fitaratra. Misy sakafo mifanaingina maro be eo, ahitana kimofomofo misy hena ary vilia misy tsakitsaky isan-karazany.

Voamaina sy legioma no varotana eto amin'ity toerana ity. Latabatra maromaro ny sasany voatafy gony ; ny sasany kosa voatafy lamba mangamanga. Anaty koveta manga ireo voamaina no amidy ; legioma kosa dia mitandahatra amin'ny latabatra iray. Misy ramatoa iray mpivarotra eo akaiky eo ary misy ramatoa iray tsy lavitra azy mitazatazana.

Biby an-dranomasina milomano ao anaty ranomasina madio manganohano. Hafakely ity biby satria azo sokajiana ho trondro. Ny lohany dia toy ny loha ana trondro fa ny vatany kosa dia misy elatra roa lehibe mitapelapelaka. Ny lokony dia mainty ary misy teboka fotsy. Lava be ny rambony.

Olona maromaro no anaty efitrano iray, mijery fahitalavitra lehibe izy ireo ary ny hita eo dia lalao ara-panatanjahatena baolina kitra, samy mipetraka eny amin'ny latabatrany ary mitazona tsakitsaky sy tavoahangy avokoa izy ireo, antenaina fa miara-mijery lalao iray lehibe iraisam-pirenena.

Olona maromaro no mijoro amin'ny arabe. Misy olona vitsivitsy miankina amina tamboho vato iray, ny iray miondrika, ny iray kosa maka entana eo ambany eo. Misy olona sasany mijoro mitsangana eo akaikin'ireo olon'ireo ary mijery izay zavatra ataon' ireto olona miondrika ireto. Ery aoriana kosa dia misy tendrombohitra avo be sy fiara eo ambany eo ary olona mifamezivezy.

Vehivavy iray mivarotra entana madinika eny amoron-dàlana. Mitazona elo io vehivavy io ary mialokaloka satria ny fahitana azy dia mafana ny andro. Eo alohany kosa dia misy sobika misy kojakoja ary taratasy entina mandoko ilain'ny ankizy. Ahitana fitaratra ihany koa eo. Maro loko ny kojakoja varotany.

Trano rava, asa vokatry ny horohorontany na ny rotsa-korana be. Tsy ahitana ninoninona intsony hafa tsy potipotika biriky sy tafontrano efa niotsaka no hita eo. Eo akaiky kosa dia misy trano lehibe iray miloko mavomavo ary misy tafo fotsy. Eto akaiky indray dia misy tafontrano iray miloko volontany ary hazo maniry manodidina an'io tanàna kely io.

Boky maromaro mitan-dahatra no hita ambonina latabatra misy sary voninkazo iray. Maro izy ireo manomboka amin'ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra. Ny akabiazany dia boky mirakitra tantara ho an'ny akizy ary misy ihany koa boky ho an'ny lehibe.

Voankazo anankidimy menamena no hita eto. Ny iray amin'ilay voankazo dia vaky roa. Ary hita fa tsy tena vaovao intsony ireo voankazo, satria somary maramara, ary mety misy efa lo mihitsy angambany. Misy loko ohatra ny pentipentina, ary mipetraka eo ambonina zavatra fotsifotsy ireo voankazo ireo.

Ranomanitra isankarazany sy kojakoja ilaina amin'ny fikarakaràna ny tarehy no mipetraka ambony latabatra iray. Misy tavoahangy vita amin'ny hazo ary misy voninkazo ao anatiny ambonin'io latabatra io. Ilay latabatra dia vita amin'ny vera. Anatina fasiana azy plastika iray kosa ireo fitaovana rehetra ireo toy ny ranomanitra sy ny lokomena.

Asa tanana hosodoko iray no hita eto amin'ny sary. Ahitana sarety roa sy omby. Etsy ankavanana kosa dia trano gasy somary efa miepakepaka. Ny voninkazo dia ahitana hazo lehibe manana loko mena sy volomparasy.

Toeram-pisakafoana tsara tarehy ahitana tafontrano malamalama ary mangirana miloko fotsy. Misy jiro miraikitra eo amin'ny tafontrano, ny latabatra kosa dia lava be ary misy seza mitandahatra manodidina azy. Eo amboniny eo dia misy haingo trano tsara tarehy amin'ny loko fotsy. Eo aoriana kosa dia misy gorodona vita amin'ny hazo ary seza maromaro ihany koa miloko maitso.

tovovavy kely iray mijoro eo tokontany ary mitazona elo mirandrana ary somary mitraka mijery ambony izy mitazona elo miloko volon-davenina ny tanany ilany kosa tsy mitazona na inona na inona, ny ambonin'akanjony dia fohy tanana misy loko mavo sary any ambany dia pataloha fohy manao kapa miloko mavo izy

Voankazo maromaro anatina sobika kely iray, tsara tarehy ilay sobika ary natokana ho fasiana voankazo mihitsy ahitana akondro, goavy sy manga ary voaniho, ilay akondro dia somary miloko mena sy mavo, ilay goavy kosa dia efa masaka tsara.

Trano iray izay noravana. Miloko volondavenona ny trano. Tsy misy varavarambe sy varavarankely intsony fa mibananàka. Misy tohatra miakatra ao amin'ny rihana ambony ary lavarangana. Rava io lavarangana io ary efa misy biriky miraraka. Ny ao ambany ihany koa dia feno biriky efa tapatapaka sy hazo tapaka.

Sakafo mafilotra mipetraka ambony latabatra iray. Raha ny fahitana azy dia andro fahankalazana ny andro krismasy izy ity. Misy lovia jobo maromaro ahitana tsakitsaky ; misy ihany koa ny haingo-trano eo akaiky eo, ary haingo trano mihantona amin'ny rindrina mampatsiahy ny andro krismasy ; misy rano amin'ny tavoahangy maka sisiny amin'ny akavanana.

Mpianatra maromaro ambony latabatra iray ary anoloana taratasy fotsy no mitana penina mianatra manao sary raha ny fahitana azy. Misy lehilahy mpampianatra mijoro, manoro ny tokony ho atao ary ery aoriana kosa dia misy solaitra lehibe misy sary azo alain-tahaka.

Lamba latabatra misy sarim-boninkazo miloko manga, eo amboniny dia misy fasiana lovia miloko maitso, fotsy ary eo ambony fasiana lovia dia misy lovia fotsy. Ahitana vary mena gasy izay natao vary amin'ny anana, eo ambonin'io dia misy lovia iray miraraka misy laoka ao anatiny ary sotro ao anatin'ilay lovia.

Tanana eny ambanivohitra, hahitana tendrobohitra midadasika misy alaala, sy tranogasy anankitelo. Vita amin'ny tanimanga ny tafo, ary ny rindrina kosa, dia voalalotra misy fotaka, ny varavarakely dia vita amin'ny hazo, hahitana lavarangana miloko manga, ary eo ankaiky eo, misy hatontana hazo mivangongo.

Mahavelona tokoa ny resaka fiompiana. Hita eto izao dia toerana fiompiana bitro ; amin'ny tany dia misy hazohazo mitandahatra ahafahan'ireto bitro mifamezivezy. Ny rindrina kosa dia vita amin'ny simenitra. Misy trano kely ihany koa natokana hialofan'ireo bitro ireo. Ny isan'ny bitro eto dia anankiroa.

Lehilahy iray mandeha eny andalana mitondra bisikileta. Tsy hita tsara ny lohany fa hita tsara kosa ny akanjo rehetra anovany. Ao arinany dia misy fiara iray mpitatitr'olona miloko maintsomaintso. Malalaka ny arabe, amin'ny sisiny havanana kosa dia misy fiara lehibe miantsona ary misy sarety mitondra entana hita kely ihany.

Tiany olona mihitsy ny maka sary eny Analakely sy ireo fiara maro be hita aminy mifamezivezy eny. Betsaka ireo mpivarotra eny amorondalana no manana entan-madinika amidy misy ny olona mivezivezy miaka midina ao ireo mandeha miampita ao ireo miantsena.

Toerana iray ahitana lalana lava malalaka fiara roa no mifanena eo amin'io lalana io. Ny iray fiara pitatitr'entana ary ny iray fiara pitatitr'olona ny lokon'ilay fiara pitatitr'entana dia mavo sy mainty ary ilay fiara pitatitr'olona kosa dia fotsy, misy lehilahy iray mitondra bisikileta mandalo eo akaikiny io, amin'ny sisiny havia sy havanana kosa dia misy tanimbary sy toerana fambolena.

masiaka raha ny fahitana an'izao biby amin'ny izao misy nify be izy misokatra ny vavany ary lava dia lava ny hohony manana loko fotsy sy mainty izy ary mipetraka eo amin'ny tany eo aoriana kosa dia misy ravin-kazo sy maro maintsomaintso mitovitovy amin'ny aliaka izy ity

Nofo trondro anatina koveta mena vita amin'ny plastika iray. Nofo trondro voatetika ary azo lazaina ho hazandranomasina ireto trondro ireto. Manify izy ireo, ary miisa efatra. Fanao laoka, mety atao rony, mety atao ihany koa fanendy.

toerana fakan'aina eny amorom-pasika ary anaty ala mikitroka tsara tarehy tokoa ity toerana ity ary tena manala sorisory tokoa karazana trano tsy misy rindrina fa tafo vita amin'ny bozaka ihany o ho eo misy karazana fandriana miantona anaky roa ao amban'ilay tafo-trano

Lavarangana namboarina, natsaraina mba hanome endrika toy ny zaridaina. Ahitana elo be mivelatra eo amin'ity lavarangana ity ary misy sarisarina bozaka ambany. Amin'ny sisiny kosa dia feno voninkazo nampaniriana, natao anaty fasiana azy. Misy seza vita amin'ny hazo atao ho an'ny olona mipetrapetraka eo amin'ilay zaridaina kely.

Androngo mipetraka amin'ny tahona hazo. Manana loko hafakely satria mangala-tahaka ny tontolo manodidina azy izy. Ity androngo ity izao dia miloko maitso, ary ny trafony sy eo amin'ny lohany dia somary mavo. Kely ny masony fa somary boribory ary mipelipelika. Mifikitra mafy izy mba tsy hianjera.

Boky roa samihafa no hita, samy ahitana sarina lehilahy lehibe iray manao akanjo mavokely, ny boky voalohany dia milaza lehilahy antitra iray tsy vonona hankalaza ny tsingerin-taonany ary ny faharoa kosa dia milaza lehilahy antitra iray maniry ny hamonjy ny tany.

Karazana asa tanana malagasy toy ny kavina no miantona amin'ny rindrina iray miloko fotsy. Ny lokon'ireo kavina ireo dia misy ny volomparasy, ny maitso, ny volontany ary ny mavokely. Vita avy amin'ny rofia sy ny tandrok'omby ny ankamaroan'ireo kavina ireo ary misy firavaka hafa ihany koa hita eo amin'izany.

Ahitana karazana voasary betsaka eto Madagasikara. Ao ny voasary grefy, ary ao kosa ny voasary loranjy. Voasary loranjy : ny sasany mbola tsy mivaofy, ny sasany efa mivaofy ary ny sasany efa nalaina tamin'ny hasiny ; no mipetraka ambonina tabatra. Misy ravina vitsivitsy manelanelana ireo voasary ireo.

Tanàna any moro-tsiraka ahitana fasika eo antokontany ary bozaka efa maina; trano iray kosa no vita mihazo ary mitafobozaka, manodidina an'io trano io dia misy hazona voanio marobe izay mameno ny tokontany. Ny lanitra dia manga dia manga

Vehivavy iray no mipetraka ny amoron-dalana mivarotra voakazo. Akondro no voankazo varotany amin'ny gony no hametrahany azy, ary eo akakiny eo kosa dia misy sobika telo misy akondro, ny sasany amin'izy ireo dia manta ny sasany masaka tsara ary ny sasany kosa dia misy efa loa. Miakin-drindrina io vehivavy io ary mitazana ireo toe-tany,

Toerana fipetrapetrahana ankalamanjana tsara tarehy ; eo akaikin'io toerana io dia misy trano ahitana fitaratra lehibe ary misy jiro ao anatiny, eo ivelany kosa dia misy seza anankiroa vita amin'ny karazana tsihy ary latabatra kely iray misy voninkazo sy hazohazo maniry ary zaridaina tsara tarehy eo akaikin'ireo seza ireo.

Arabe iray ifamezivezen'ny olona sy ny fiara. Amin'ny sisin-dalana havanana dia misy toeram-piantsonan'ny fiara karetsaka. Telo izy ireo ny eo ary misy lehilahy maromaro mijoro eo akainy. Akaikin'ireo fiara karetsaka ireo, dia misy daba-pako feno fako ary aoriana kosa dia misy fiara-pitatitr'olona lehibe.

Toeram-pivarotana iray mivarotra zavatra maro dia maro no hita eto. Ireo zavatra varotany ireo dia mandeha amin'ny herinaratra avokoa ary tena misy karazany. Ao no fitaovana zavamaneno, ao ireo hampiasaina amin'ny fanamboarana trano, ao ireo hitondrana herinaratra.

Lehilahy roa ny eo ampovoana kianja fanaovam-baolina vita amin'ny tany fa tsy misy bozaka. Raha ny fahitana azy dia toy ny mandeha ireto lehilahy ireto kanefa raha eritreretina dia miandry baolina hilatsaka eo amin'ny tampon-dohany izy ireo ka variany mijery amin'ny ankavia. Etsy aoriana kosa dia misy olona anankiefatra mijery azy ireo milalao baolina.

Lehilahy iray mandoko rindrina. Mipetraka ambonina boatin-doko izy ary eo alohany eo dia misy rindrina fotsy. Misy tsipitsipika maro ary misy pentimpentina volontany. Asiany pentimpentina ny rindrina mba hampatsara loko azy sy ampiavaka azy amin'ny fahita andavanandro.

Malaza tokoa ny vahona, ary hita fa mitondra voka-tsoa indrindra ho amin'ny fikarakarana fahasalamana sy ny endrika amam-bika ary fikolokoloana ny tarehy mba tsy ho tratran'ny fahanterana. Vahona mbola amin'ny fotony no amidy amin'ny tany maromaro izy ireo ary eo akaiky eo dia misy gony mipetraka hametrahana ilay vahona.

Sainam-pirenena miloko mena ny tapany ambony, fotsy ny ampovoany ary mena ny ambaniny. Ahitana sarina hazo maitso eo ampovoany. Mipetraka eo ambonina vy iray izy io ary mitopatopa eny amin'ny rivotra. Ny lanitra kosa dia manga dia manga ary ahitana rahona fotsy.

Lehilahy iray no hita miningoningina eo afovoan'ny zaridaina. Raha ny fahitana azy dia tia mikarakara zaridaina izy ary tena matianina tokoa. Ao anatin'ilay zaridaina dia misy fefy maitso. Eo aorihana kosa dia misy trano misy lavarangana vy izay miloko fotsy tsara tarehy raha ilay trano.

sary tsy dia mazava ary manjavozavo no hita eto ;toerana fandraisam-bahiny ahitana seza lehibe iray miloko volontany; nisy ondana misy kisarisary eo aoriana, eo aloha kosa dia misy latabatra iva ray ary haingon-trano vita amin'ny hazo ,ny lokon' ny gorodona kosa dia fotsifotsy sy volontany

Varavarana tsena fivarotana. Ahitana entana maromaro mihantona eo amin'ilay varavarana. Ahitana kifafa isan-karazany izay miloko mena, misy ny mafy ary misy ny malemy. Ilay kifafa anankiray dia misy loko mavo eo ambaniny. Mihantona ambonimbony kosa dia borosy natao hanadiovana ny trano fivoahana.

Toerana iray fivarotana hani-masaka no hita eto amin'ny sary. Misy mofo vita amin'ny legioma, misy kosa ny vita amin'ny hena sy ny anana maro isan-karazany. Anaty vilia kely avokoa izy ireo ary mendimendy tsara natao hisintomana ny mpividy.

Vehivavy iray lavavolobe ita avy aty aoriana tsy hita ny tongony nefa ny ita dia manomboka amin'ny heliny no miakatra. Ny volony dia mainty oloholo ary misy volontany misy karazana loko mavo ihany koa mitsifatsifaka eny ampivoan'ny volony eny manatrika rindrina maitso izy.

senakely iray vahatrakarazina sakay sy fanomezana anitra ny sakafo anatina finosana avokoa ireo zavatra varotana ireo misy kosa ny varotany anatina kovetakely sibika toy ny saka-malao sy ny sakay voatoto izay hafatra ami'y kapoaka eo ankaika dia etana tamin'ny tamo sy masin joany samy anaty finosana mpilastika

Vangovango vita amin'ny volafotsy tsara tarehy ary tsara tefy no mipetraka amin'ny lamba mena. Tsara tarehy izy ity satria tsara ny nanefena azy. Misy peratra ihany koa miaraka aminy. Marihina fa ny vangovango dia anisan'ny tena firavaka vita Malagasy ary betsaka ny mahay azy eto amin'ny firenena.

Arabe iray eny Antaninarenina amin'ny sisiny arabe dia misy olona roa mandalo samy manao akanjo mavo izy ireo ary milanja zavatra. Misy vehivavy iray ihany koa ao aorian'izy ireo mitodika miverina mankany ankavia. Misy trano fivarotana firavaka sarobidy vita amin'ny volamena mitandahatra amin'ny sisiny arabe.

Asa tanana mpanao sary vita amin' ny pensily hazo ambonina taratasy fotsy iray dia misy sarina vehivavy no hita dia manomboka eo amin' ny heliny hatrany amin' ny volony. Tsara tarehy ilay sary ary maneho endrika tena izy. Mitsiky io vehivavy io ary mijery manatrika.

Kianja filalaovam-baolina anty efitrano ; ahitana olona milalao eny ambonin'ny kianja, manao fanamiana mitovy ny andaniny sy ny ankilany. Ery ampita kosa dia misy seza natokana ipetrahan'ny mpijery, ka misy olona maromaro mipetraka eny. Ny tafontrano dia vita amin'ny vy, ary misy jirojiro eny ambony.

Vera ambonin'ny latabatra ahitana voankazo voatetika ao anatiny. Ny voankazo ao anatin'ity vera ity dia voatango sy mananasy ary ranona voankazo izay notontona. Eo amboniny kosa dia misy ravina solila anankiroa ary frezy anankiray mbola tsy nalana ny raviny.

Fianakaviana kely maromaro no mitsangatsangana eo ny toerana maitso, misy ala manodidina ary bozaka malefaka no ipetrahan'izy ireo ; misy tsihy ametrahana sakafo ary mipetraka manodidina ny tsihy ny olona, ahitana olon-dehibe sy ankizy. Misy sakafo maromaro mipetraka eo ampovoan'ny tsihy ary misy vilia efa misy sakafo.

Osy iray fahita any ampitan-dranomasina no mipetraka amoron-tevana. Lava volo be io osy io, ary ny lokon'ny volony dia somary manome lokona volondavenona sy mainty. Misy tandroka izy, ary ny tevana ipetrahany dia misy bozaka. Ao ambany kosa dia tsy misy na inona na inona fa hantsana be.

Ranomasina midadasika, ahitana nosy kely maromaro mivondrona amin'ity toerana iray. Ny lanitra dia manga dia manga, na dia ahitana pentina fotsy ihany ary. Ireto nosy kely kosa dia ahitana zava-maitso maro be sy hazohazo. Misy trano vitsivitsy ihany eny amin'ireto nosy ireto.

Firavaka vita amin'ny ankoso-bolamena no mipetraka anaty fasiana azy miloko fotsy ary misy lamba mainty eo anatiny, misy vato boribory ary misy tanana mitazona firavaka io. Raha ny fahitana azy dia natao ho amidy izy ity ary hampirantiana eny amin'ny tambajotra serasera.

Anisan'ny biby tena maharikoriko ahy ny olotra, izy ity dia tsy hay na olotra na fanday fa ny lokony kosa dia somary menamena tsy misy volony. Mainty ny lohany, ary mipetraka ambonina lamba marokoroko fotsy iray izy. Izy itony dia mihinana voankazo na mipetraka eny amin'ny sakafo lo.

Toeram-pisakafoanana iray, ny rindrina dia miloko volondavenona ary ny tany ihany koa dia volondavenona. Ahitana latabatra telo mitandahatra miloko mainty vita amin'ny plastika. Eo ampovoan'ny latabatra tsirairay kosa dia misy voninkazo natao anaty fasiana azy. Ny seza dia vita amin'ny plastika koa, ary ny lokony dia manga sy volondavenona.

Gazety " Tia Tanindrazana " nivoaka tamin'ny alakamisy valo ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo no manana lohateny momban'ny " fanondranana volamena eto Madagasikara mampivarahontsana ny tatitry ny iraisam-pirenena " misy ihany koa resaka momban'ny " Fifidianana ben'ny tanàna an-tanàn-dehibe. "

Efitrano iray ahitana rindrina miloko volondavenona sy fotsy somary efa malotoloto. Ahitana latabatra efatra natambatra. Eo amin'ireo latabatra ireo dia misy ankizy mipetraka, ny tanany no tena hita, fa anankiray ihany no miseho tarehy. Mitazona vera plastika izy ireo ary misy ranom-boankazo ao anatiny ka ataony mifanantona ny tanany. Ny lokon'ny ranom-boankazo ao anatiny dia mena sy mavo.

Trondron-dranomasina mifanaingina anaty koveta manga iray. Ity trondron-dranomasina ity dia hita eny amin'ny toeram-pivarotana trondron-dranomasina rehetra somary lavalava mahiahy izy ity. Rehefa manarato azy dia afaka mahazo be dia be ny mpanarato satria mbola tsy lany tamingana eto Madagaskara.

Voankazo isan-karazany no mipetraka ambonina lamba latabatra fotsy iray. Maro karazany izy ireo fa ny voamarika dia voankazo maniry aty amin'ny tany mafana sy be orana izy ireo ahitana ny sakoamanga, letisia ary voankazo iray tsy dia fantatra fa toy ny manga miloko mena eo akaikiny eo. Ilay letisia eo afovoany dia letisia lazaina hoe letisia sinoa misy tsilotsilony sy volony.

Toerana mapite-hizaha any anebakebantany any. Ahitana renirano izay efa mitady ho ritra misy fasika eo ambaniny. Na izany aza dia tena madio ny rano ary tsy misy n'iza n'iza na lakana mandeha eo amin'ny renirano. Amin'ny sisiny havia sy havanana kosa dia misy hazo maniry ary eo aorinan'ireo hazo dia misy tendrombohitra vato lehibe.

asa-tànana malagasy vita amin'ny vifotsy indray no hita eto. Ireto izao dia baobaba miisa telo, vita amin'ny vifotsy ; etsy ankilany kosa dia misy ragidro kely anankiroa. Ao aorianan'izay dia misy sarina vilia miloko menamena sy mavomavo, ambonin'ny hazo iray izy ireo.

Tanana iray mitazona vera no hita eto. Ao anatin'ilay vera dia ahitana ranom-boankazo miloko mavo, ary misy ranon-tsiramamy miloko mena ny vavan'ilay vera. Misy fitaovana natokana isitroana azy ihany koa mitsatoka ao amin'ilay vera, ary miloko volomparasy sy volomboasary io fitaovana io.

Vilany lehibe iray vita amin'ny vy fotsy no mipetraka ambonina latabatra hazo. Misy goakagoaka ity vilany ity ary natao itsihifana zavatra, misy tanana iray eo akaikiny eo. Eo aoriana kosa dia misy kapa maromaro mipetraka ambony gony fotsy natao amidy.

Fiara efatra mandeha eny amin'ny arabe. Mampatsiahy ny lalana eny Ambohijatovo. Ankizy maromaro mandeha eo amin'ny sisiny. Misy olona kosa mpivarotra amin'ny sisin-dalana. Ny lokon'ireto fiara ireto dia ilay fiara fitateram-bahoaka miloko mavo, ilay fiara tsotra kosa dia miloko maitso. Eo akaiky eo misy fiara lehibe iray kosa miloko fotsy, ary fiara karetsaka kely anankiray hita eo alohaloha.

Arabe eny Andohalo vita amin'ny vato narafidrafitra. Olona anankitelo no mijoro amin'ny làlana. Mitazona harona vita amin'ny pilastika iray ilay rangahy ary ankizy vavy iray mampiditra entana ao anatiny. Ery amin'ny sisiny havanana kosa dia misy fiara mpivarotra tsakitsaky sy sakafo isan-karazany. Eo ampitan'io fiara io dia misy trano mitan-dahatra vita amin'ny biriky ary eo aorian'ilay fiara dia misy hazo be maniry.

Lehilahy iray no mipetraka amin'ny sisin-dalana eny amin'ny zaridainan' Ambohijatovo. Mipetraka eny amin'ny lalan'ny mpandeha an-tongotra izy ary manao satroka manga sy ambonin'akanjo fotsy. Misy arabe eo akaiky eo ary misy fiara mifamezivezy. Midina amin'ilay arabe kosa dia misy olona maromaro.

Trano fiangonana iray mijoalajoala no hita eto amin'ny sary, misy tilikambo telo ary Fiangonana Loterana Malagasy ilay izy, Fitandremana Betafo Ambony Avaratra. Misy voninkazo maromaro amin'ny sisin'ilay fiangonana ary olona mijoro eo alohany.

Sokona iray ny mandeha ambon'ny tany mamovombovoka somary manindrona ny volon'itony sokona itony satria miendrika tsilo maranitra be ary ny lokon'ny volony dia fotsy ny vatany kosa dia mainty volotany tsy hita ny lohany eto fa azo vinavinaina ho toy ny lohana voalavo ihany

Lalam-pasika eny ampovoan'ny tanàna, ifamezivezen'ny olona. Lehilahy iray no mialoha lalana, manao akanjo mitovy loko ambony ambany izy, somary fotsy. Ery aoriana kosa dia misy lehilahy roa manaraka azy. Amin'ny sisiny havia dia ahitana trano vita amin'ny vato. Miloko fotsy sy volontany io trano io.

Ahitana mpivarotra betsaka eny Analakely. Vehivavy maromaro mipetraka alohana tsena, mivarotra tavoahangy fiterizana rano, ary seza iray misy karazana kapa maro loko eo; latabatra anankiray eo amin'ny sisiny havanana misy patalohan-dehilahy mivalombalona ary amidy ihany koa. Elo lehibe no miaro ireo entana ireo tsy ho tratry ny masoandro.

Ankizivavikely iray sahabo eo amin'ny fito taona no mijoro eo anoloana ramatoa iray. Manao akanjo fotsy ambony ambany ilay ankizivavikely ary mirandrana izy, somaro mitodika miankavanana. Ilay ramatoa koa, izay tsy hita ny lohany sy ny tanany, dia manao akanjo ambony fotsy ary manao pataloha mena ambaniny. Misy tamboho mena ao aorianan'izy ireo.

Akanjom-behivavy maromaro no mitandahatra anaty toeram-pivarotana iray. Ampirantiana izy ireo sady amidy. Ny akanjo voalohany dia hafakely satria misy tsipitsipika marokoroko toy ny mananasy. Ny ambiny kosa dia maro loko, ahitana loko mavo, volontany ary volomboasary. Ny rindrina dia vita amin'ny simenitra ary ny itsahana kosa dia vita amin'ny gorodona hazo.

Efitrano iray ahitana rindrina fotsy sy varavarankely fitaratra izay misy lamba eo. Ahitana latabatra vita amin'ny hazo ary ny tongony vy ary seza hazo maromaro ary koa misy tanora vitsivitsy mipetraka eny amin'ny sezany ; lehilahy sy vehivavy izy ireo ny iray voalohany dia misy taratasy sy kitapo eo amin'ny latabany.

Tanora maromaro anaty efitrano iray, ny lokon'ilay efitrano dia fotsy ary misy varavarankely vita amin'ny fitaratra maro loko, izay manome endrika fiangonana, ireto tanora ireto ahitana vehivavy roa ary lehilahy ny ambiny; ny tanora vavy voalohany dia manao endrika mandihy, ny sasany kosa dia mitsikitsiky mijery eny aloha.

Vorona iray no mipetraka ambony hazo. Tsy hita ny lohan'ilay vorona fa raha ny faminavinana azy dia toa voromailala izy ity. Ny lokony dia volondavenona ; ary ny tanany sy ny rambony kosa dia miloko fotsy. Somary marokoroko ny vatany. Ilay hazo ipetrahany koa dia somary marokoroko ary miloko volontany.

Arabe ahitana tsena anankiroa sy olona mifamezivezy. Ireo tsena roa ireo dia samy isakafoanana avokoa, ka misy olona mipetraka ambony seza, eo alohan'ny tsena. Ahitana barika fakana rano ihany koa mipetraka eo amin'ny sisin-dalana, ary olona mifamezivezy ; ny iray mitondra kodiarandroa.

Trano fivarotana ahitana trano fitaratra iray, ao anatin'ilay trano fitaratra dia misy irony kojakoja rehetra hikolokoloana ny volo, misy natokana ho an'ny lehilahy ary misy natokana ho an'ny vehivavy. Ny akamaroan' izy ireo dia ranon-tsavony, misy kosa ny karazana tsoka tsy mandry natao hampalama sy hampangirana ny volo.

Latabatra iray : ahitana kojakoja fampiasan'ny mpianatra, ahitana pensilihazo miloko, kahie maro be ary taratasy mifono plastika, misy penina koa milahadahatra eo. Lokon'ireo taratasy plastika ireo dia mainty, manga, volomparasy.

Endrikin'ny volo tena malaza ny miolankolaka. Vehivavy iray hita avy aty aoriana, manana volo lava be hatreo amin'ny antsasakin'ny soroka. Ny akanjony kosa dia maintimainty misy tady kely ary miseho ny lamosina, ny volony dia miolankolana, mikirozaroza ary mifatotra eo ambony ; somary misy loko volontany fa tsy mainty ranoray ny volony.

Trano mbola andalam-panamboarana vita amin'ny biriky, misy hazo maromaro natao hitazonana io trano tsy hianjera ary misy efitra kely anankiray vao vita amin'ny simenitra. Ny varavarankely dia mbola tsy mihidy, etsy ambony dia misy lehilahy iray mijoro mpanamboatra trano misy tohatra lehibe iray hazo ihany koa natao hiakarana ho any ambony.

Lehilahy sy vehivavy iray no miara-miasa manazava hevitra, amin'ny sisiny havia dia misy vehivavy iray mandray fitenenana manao ankanjo mena, eo ampitany kosa dia misy lehilahy iray mitana taratasy ahitana soratra hoe "fifidianana" io taratasy io dia manambara ny datim-pifidianana ny kandida sy ny lalàna mifehy ny fifidianana.

Bibilava anankiray, lava dia lava, mipetraka ambonina ratsan-kazo misy ravina maitso. Ery aoriana kosa dia misy masoandro mody sy lanitra miloko mavomavo ; izay tsy dia tena hita tsara fa azo lazaina hoe tena tsara ilay sary ; ary mpakasary mahay no naka azy.

Ala maitso mavana, mampiseho ny hakanton'i Madagasikara no hita eto. Misy rano somaroy manopy maitso nefa hita fa madio eo akaikiny. Somary mikitroka ny ala ary somary avoavo ary misy ny ivaiva ny hazo hita eo amin'ity sary ity. Tsy dia tena manga ny lanitra fa somary manopy volondavenona.

Toenana fandraisam-bahiny, ahitana dobo filomanosana lehibe, diodinina vato ary misy bozaka niangaliana ihany koa. Eo amin'ny sisiny dia misy trano kely misy tafo bozaka ary misy karazana fandrina fipetrapetrahana. Misy hazo lehibe, misy voninkazo mavokely eo ankaikin'ilay dobo filomanosana.

Efi_trano fatoriana tsy ahitana afa_tsy fandriana. Ny lokon'ny lambam_pandriana dia misy sarintsarim_boninkazo mavokely, manga ary maitso. Ahitana ondana roa misy sarintsarim_boninkazo anakiroa. Eo amin'ny sisiny dia ahitana latabatra kely misy voninkazo maniry eo amboniny.

Boky iray miloko manga notazomina tanana iray. Ny sary hita eo amin'ilay boky dia lohana vehivavy iray sy volo lava be miloko mainty. Mikipy io vehivavy io ary misy voninkazo eo alohany. Misy sarina tovovavy kely anankiroa koa etsy aoriana ary misy sarina valopy.

Lehilahy maromaro no manao baolina ambony bozaka maitso. Eo aorinan'ilay bozaka maitso dia ahitana kianjan'ny Barea, misy sarin'ireo mpilalao baolina taloha. Ny akanjo fanamian'ireto olona milalao baolina reto dia fotsy sy volomparasy ary fotsy sy mainty. Misy olona manodidina ilay kianja mijery ireo mpilalao baolina.

Voankazo varotana amin'ny koveta eny amoron-dalana. Ny lokon'ilay koveta dia manga sy fotsy ary misy fasiana rano maintimainty eo ambaniny. Ilay voankazo dia toy ny mokonazy. Ny lokony dia somary menamena, ary manopy volontany. Eo afovoany kosa dia misy vovon-javatra, mety ho sira na sakay angamba izy io.

Karazana fitaovana ampiasaina amin'ny asa tanana malagasy, mipetraka ambonina lamba maitso iray. Misy potipoti-javatra miloko volontany eo ambany eo ary vilia jobo kely miloko volontany vita amin'ny hazo, asa tanana izay mbola karakaraina. Ahitana tavoahangy misy lakôly ihany koa eo akaiky eo ary voay iray izay efa nokarakaraina sy nolokoina efa maina, eo ambonin'ilay lamba ihany koa.

Lalana fandehanan'ny mpandeha an-tongotra sy arabe no hita eto amin'ny sary : eo amin'ny sisiny havanana dia misy tamboho lehibe iray ho ana toerana fakana aina, hita eto ihany koa fa menamena ny lokon'ilay tamboho ary misy mavomavo, misy fiara maitsomaitso eo am-povoan'ilay arabe ary misy kodiaran-droa mandalo ihany koa eo akaiky eo.

Lakandrano lehibe iray no mamakivaky tanàna. Amin'ny sisIny havian' io lakandrano io dia misy trano kely maromaro mitandahatra. Misy rarivato mamefy io lakandrano io. Amin'ny sisiny havanana kosa dia lalana fandehanan'ny mpandeha an-tongotra ka ahitana olona maromaro mandalo eo aminy.

Efitrano iray miloko fotsy ampiratiana asatanana vita amin'ny pensily hazo. Mipetaka amin'ny rindrina ny asatanana ary maneho endrika tovovavy iray manatrika, fohy volo ary misy karazana mahitsizoro manodidina azy, misy sarisary fotsy ny tarehiny. Manatrika azy kosa dia olona anaky efatra mitazana ilay sary.

Trano iray lehibe miloko fotsy ary ahitana varavarakely mirakotra via misy takelaka tokambahotra iray miraikitra eo amin'ilay trano ary milaza fa mila hajanina ny tsy fananana asa, ny lokon'io takelaka io dia mena ary misy sisiny fotsy sy manga ary misy sarisarina tanana eo amin'ny sisiny havia.

Tsena kely eny amoron-dalana indray no hitantsika eto. Ahitana boky maromaro, ampisain'ny ankizy entina handokoana sy araikidraikitra. Ao anaty sobika avokoa izy ireo. Eo akaiky eo dia misy sobika iray, ahitana fitaovana ampisaina ao amin'ny trano fidiovana, entina hikosikosehana vatana.

Kiraro maromaro no amidy anaty toeram-pivarotana iray. Maro karazana ireto kiraro amidy ireto ary samy manana ny lokony : misy ny mainty, fotsy ary misy kosa ny miloko lokona volamena. Misy natao ho an'ny fihazakazahana, misy kosa ny hoentina mianjaika. Ny ankabeazan'izy ireo dia vita amin'ny hoditra, ny sasany kosa dia lamba.

Fiara lehibe mpitatitra entana izay mitaona biriky. Biriky maro be no entin'ity fiara ity ary mitandahatra eo amboniny eo. Misy lehilahy anankiroa kosa mandamina azy satria vao ampidirina ny entana. Eo ambany eo dia misy biriky efa mitandahatra izay hampiakarina ao anatiny ary misy olona mikarakara an'izy ireo.

Efitrano fianarana eny amin'ny ambaratonga fototra. Ahitana ankizy maromaro amin'ny efitrano. Misy latabatra maro mitan-dahatra vita amin'ny hazo. Ny ankizy kosa dia manao fanamiana mitovy. Ny sasany mitsangana ary ny sasany mbola eo amin'ny ny dabilio. Ny lokon'ny fanamian'izy ireo dia volotany sy volom-boasary.

Gazety maromaro mivalona no mitandahatra, misy efatra amin'ny sisiny havia, efatra amin'ny sisiny havanana ary anankiroa fotsiny ny afovoany . Ny gazety voalohany afovoany dia :TIA TANINDRAZANA, faharoa kosa dia : MALAZA, ahitana gazety hafa koa toy ny Ao Raha, gazety TARATRA.

Taratasy fotsy marobe famoahana soratra avoakan'ny solosaina no mipetraka ambony latabatra anaty fonosana izy ireo ary mifanaingina. Lokon'ny fonosana dia manga ary ny sary hita eo aminy dia sarina ravinkazo maintso eto ambany kosa dia misy soratra mena ary ny ambany indrindra dia sarina tendrombohitra misy hazo maniry

Fiaran-dalamby lehibe no tazana amin'ny sisiny havanana. Miloko maitso sy fotsy ity fiaran-dalamby ity, ary misy tsipika volomboasary. Eo akaikiny kosa dia misy tovolahy iray, miankina aminy, satria tsy mandeha izy ; ary olona maro be miandry ny laharany hiditra ao anaty fiaran-dalamby. Eto aloha kosa dia tovovavy kely iray, mitazona koveta miloko mena, misy sakafo ao anatiny ary hamidiny izy io.

Toeram-pivarotana lehibe mivarotra ireo kojakoja fampiasa ao an-dakozia sy ao an-tokantrano. Fera fipasohana iray miloko mena sy fotsy no mipetraka eo amin'ny rihana faharoa, ny vidin'izy ity dia sivifolo sy sivinjato sy telo arivo sy fito alina sy iray hetsy ; eo akaikiny eo dia misy fera amin'ny endrika hafakely ihany koa ary eo akaikiny fahatelo kosa dia misy fanaova-mofo maintimainty.

Somary mamparikoditra ny sary satria bibilava iray no tazomina tanana. Marokoroko io bibilava io ary somary maramara ; miloko volontany sy mavomavo ny lokony. Ny tanan'ilay mpitazona kosa dia ahitana akanjo miloko manga. Eo akaikina trano simenitra anankiray izy ary ny varavarana dia vy sy fitaratra.

Toerana eny amorontsiraka, ahitana erỳ amin'ny faravodilanitra ranomasina midadasika. Lalam-pasika lehibe kosa no midina mankeny amin'io ranomasina io ary amin'ny sisiny havia sy havanana dia misy zavamaniry maniry mitsitokotoko. Lanitra manga dia manga ary misy rahona fotsy kely ihany eo amin'ny lanitra.

Vehivavy iray mivarotra eny an-tsena no hita eto amin'ny sary. Mivarotra rotra any anaty koveta vỳ izy ireo. Marihina fa ny rotra dia miloko volomparasy. Telo no koveta be misy azy, fa mifanaingina eo amboniny kosa mbola misy zanaka koveta kely. Misy olona iray mividy rotra aminy ary manana pôketra mainty io mpivarotra io.

Toerana iray fanaovana lanonana. Ahitana mpanambady mipetraka eo aloha, eo aoriana kosa, amin'ny havia sy havanan'ireo mpanambady dia misy mpanatrika mipetraka ambonina seza fotsy. Manao akanjo mihaja avokoa izy ireo ary manodidina azy ireo dia misy latabatra ahitana lamba latabatra fotsy sy zava-pisotro.

Pensilihazo fandokoana, ahitana karazana loko no hita eto. Ny loko tena hita ato izao dia ny mainty, volontany, volomboasary, mavo, maitso, volomparasy, manga, mena ary mavokely. Natokana ho an'ny ankizy ity fandokoana ity.

Lambalamba kely mivalona tsy fantatra na lamba latabatra na lamba tsotra kelikely fa ny hita dia fotsifotsy ilay lamba ary misy sarim-boninkazo fotsifotsy, voadidina volontany ary manga ny ampovoany, eo aoriana kosa dia ahitana lamba hafa ihany koa miloko mavomavo.

Asa tànana mpanao sary no mifanao ambony ambany. Samy hafa ny endrik'ireto sary ireto fa ny itovizany dia samy amin'ny loko mainty sy fotsy. Ny ambony dia karazan'olona maromaro no hita ao anaty sary iray izay mijoro manatrika ary misy kodiaran-droa eo alohany eo. Ny ambany kosa dia olona iray mitaingina làkana amoron-drano.

olona tery mijoro ana tefitrano ray tsy hita ny lohan'izy ireo fa raha ny fahitana azy kosa dia vehivavy roa sy lehilahy iray no mijoro manao akanjo maramary izy inay vehivavy eo abivoany dia manao mpataloa lava ao ariana kosa dia tana sezaroa ny ray my lokomainty ary ny ray milokomavo

Trano gasy efa rava hita any ambanivohitra anaty tanàna iray. Efa rava ny tafon'ity trano ity ary efa goagoaka ihany koa ny rindrina ; ny varavarankely efa simba ; efa tsy misy mipetraka intsony. Ny taretra sy ny bozaka avo no manodidina ilay trano, misy hazo lehibe ihany koa maniry eo akaikin'io trano io.

Voninkazo maro be amidy any amin'ny toerana fivarotana voninkazo. Maro karazany izy ireo fa ny hita dia voninkazo somary fohifohy ary misy felany somary mavomavo. Amidy anatina harona plastika miloko mainty ny ankamaroany izy ireo.

Lehilahy iray mandeha eny amin'ny arabe rarivato ary mitondra kodiaran-droa. Ny lokon'ilay kodiaran-droa dia mainty ary misy sarisarina afo mena. Manao aro loha izy. Eo amin'ny sisin'ny lalan'ny mpandeha tongotra kosa dia misy vavahady lehibe vy miloko maitso ary lehilahy iray no miankina eo sady mitazatazana, ampitany eo dia misy solaitra mainty lehibe ahitana karazana sakafo aroso amin'ny toeram-pisakafoanana iray.

Afakely ity kavina ity satria somary lehibe ary maroloko ihany koa, karazana vato natambatambatra ary ny nipotehina raha ny fahitako azy, ny loko tena hita ao aminy dia ny mavokely fa misy mipentina mainty fotsy ary manga eo ambany kosa dia misy tanana maka firavaka afa ary misy karazany zavatra vita malagasy ihany koa ao anatin'ny fitaratra io.

Ny angidina dia biby tsara tarehy ary ahiana ho lany tamingana. Miraikitra amina voninkazo miloko fotsy izy eto. Ny masony dia boribory ngeza be miraikitra ary ny lokon'izy ireo dia volontany. Ny elany kosa dia manganohano, misy tsipika mainty. Ny lokon'ny lamosiny sy ny vodiny dia volontany sy mainty ary misy tsipitsipika. Efatra ny tongony.

Tsena iray mivarotra entana hikolokoloana ny fahasalamana sy ny endrika amam-bika no hita eto. Etsy amin'ny sisiny ambany, ahitana tantely maromaro. Ambony kosa ahitana karazana menaka ahosotra amin'ny vatana sy ny tarehy ary ny volo.

Fasana taloha vita amin'ny vato: eo akaikiny eo dia misy vato lehibe iray ka misy trano manara eo amboniny, ny lokony io trano manara io dia mena ary mitafo hazo izy, kely ary manome endrika trano kely io trano manara io, eo akaiky kosa dia misy trano iray tsy misy rindrina izay mitafo bozaka natao ho fakana aina, misy tohatra kely miakatra ao amin'io trano fakana aina io.

Tanana iray mitazona boky asa soratra Malagasy. Ny lohatenin'ity boky ity dia hoe lavakombarika ary ahitana sarina ramatoa iray atsoina hoe Andriamampandry Ratsifandriamanana. Eo akaikina voninkazo maniry amin'ny tamboa izy, izay miloko volomboasary.

Efitrano fisakafoanana sady fandraisam-bahiny, hita any amin'ny sisin-tany. Vita amin'ny biriky ny sisiny na ny rindriny ; ny tafo kosa dia vita amin'ny bozaka. Ny latabatra fandraisam-bahiny dia vita amin'ny hazo narafitra, ny seza dia hazo boribory narafitra ihany koa. Ahitana voninkazo mipetraka eny amin'ny sisiny ; ary ramatoa iray mpivarotra eo akaikina tavoahangy maromaro.

Tsena kely iray mipetraka ambony talantalana hazo no hita eto; eny amoron-dalana ilay toerana ary ity lehilahy iray mijoro eo akaikiny, dia mivarotra kojakoja ilaina ao an-tokantrano toy ny vatoaratra ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra.

Lambahoany tsara tarehy mivelatra anaty efitrano iray, mangamanga ny lokon'ity lambahoany ity ary ahitana sarina gidro sy ravinala, misy sarina lehilahy iray ihany koa mitondra sarety ary misy omby mitarika azy. Manodidina ilay lambahoany dia misy sarina lohana gidro ihany koa ary ahitana soratra hoe : "Moramora".

Loba-dehilahy iray no miantona natao amidy. Hafakely ity lobaka ity satria misy kisarisary. Fohy tanana izy. Ny loko hita eo aminy dia mena sy fotsy ary mitsipitsipika. Eny anelanelany eny dia misy boribory sy efajoro mitsivalana, ary efajoro anankitelo mitandahatra.

Trano kely iray manaraka ny vaninandro ankehitriny no hita eto, miloko fotsy io trano io ary fitaratra avokoa na ny varavarambe na ny varavarankely , ny lavarangana ary moa dia ahitana fitaratra ihany koa. Ahitana dobo filomanosana tsy tena hita tsara eo aloha ary zaridaina tsara tarehy.

Ranomanitra tsara tarehy notazomina tanana iray, anatina tavoahangy kely vita amin'ny vera ity ranomanitra ity ary ny rano ao anatiny dia amin'ny loko volontany, eo akaikiny eo ny fasiana azy vita amin'ny taratasy, ny anaran'ity ranomanitra ity dia hoe : "Tsara ny fiainana" ary vita avy amin'ny raozy izy ity.

Arabe eny Anankely ahitana fiara mitandahatra. Amin'ny sisiny havanana dia ahitana fiara fitateram-bahoaka ny lokony tapany ambony dia mavo ary ny tapany ambany dia manga. Eo akaikiny eo dia misy kodiaran-droa tangenan'olona anankiroa ary ny sisiny havanana indrindra dia misy trano lehibe anankiroa misy rihana.

Biby hafa kely no hita eto, fanday raha ny fahitana azy, manana loko mainty sy volontany ary misy loko mavokely eo amin'ny lohany, mipetraka ambonina zavamaitso iray izy, somary tsy dia mazava ny sary eo aoriana fa raha ny fahitana azy dia biby tsy dia fahita maneran-tany izy ity.

Tanana iray mitazona ranon-javatra anaty tavoahangy no hita eto. Ireo ranon-javatra ireo dia natao hikarakarana ny tarehy, anadiovana sy analana ireo zavatra nosorana rehetra tamin'ny tarehy. Miloko manga manganohano ireo rano ao anatiny.

Mahate hihinana tokoa ity sakafo ity ary mampahatsiahy ireo sakafo sinoa aroso eny amin'ny toeram-pisakafoanana. Izy ity izao dia hena notetitetehana, efa mendimendy ary miloko mena midorehitra. Eo akaiky eo kosa dia misy hena anankiray mbola bolongany tsy voatetika, mbola hotetehina angamba rehefa kelikely eo, fa natao fotsiny hanomezana endrika tsara ny sary.

Olona maromaro anaty efitrano iray. Ny lokon'ilay efitrano dia fotsifotsy ary misy varavaram-pitaratra, misy lamba mikorozaroza miloko fotsy eny akaiky ny fitaratra. Tanora no ankabeazan'ireto olona anaty efitrano ireto ary misy latabatra hazo eo, hanoratra zavatra amin'ny latabatra ireto tanora ireto ary miondrika, ny sasany kosa dia mitsangana ary mijery izay ataon'ny sasany.

Sokatra iray tsy fahita raha tsy any ivelany no hita eto, eo ambonina zavatra somary miloko mainty izy ; manana loko fotsy ary misy lamosina maramara io sokatra io. Tsy fantatra aloha raha kilalao na haingon-trano na tena izy izy ity fa dia tena mahavariana tokoa.

Sary anankiray tamin'ny andro taloha no hita eto. Sarina vehivavy iray manao akanjo lava fotsy, ary ao aoriana kosa dia misy fiara fotsy; malotoloto ilay sary, ary ahitana marokoroko miloko volontany ihany koa eo amin'ilay sary.

Trano fiangonana any ambanivohitra vita amin'ny simenitra sy ny biriky. Misy tilikambo lava be ary ahitana varavarankely somary miendrika boribory. Misy loko fotsy ihany koa eo akaikin'io tilikambo ary vita amin'ny fanitso ny tafontrano. Ny varavarana dia misokatra ary misy lamba maitso kely mikirozaroza eo amin'ny fidirana. Misy seza ihany koa eo ivelany trano fiangonana.

Hoso-doko mipetaka amin'ny rindrina, misy sisiny hazo ary miantona amin'ny fantsika, maneho ny hakanton'ny tanàna ambanivohitra eto Madagasikara. Ahitana trano gasy anankitelo mitandahatra. Lokon'ny rindrina dia fotsy ary ny tafontrano dia vita amin'ny bozaka. Eo an-tokotany kosa dia ahitana sarety ary misy omby mitarika azy.

Toeram-pivarotana mivarotra kojakoja ilaina an-tokatrano mandeha amin'ny herinaratra. Fahitalavitra lehibe anankiroa no manatrika. Ny amin'ny havanana dia mandeha ary misy kisarisary. Ny eo aloha kosa dia tsy ahitana afa tsy soratra ary miloko manga. Eo ambanin'izy io dia misy latabatra kely vita am'ny hazo ary vata fampangatsiahana no ao aorinany.

Volafotsy marobe no hita varotana ao amin'ity toerana ity. Raha ny fahitana azy dia eny Antaninarenina ity toerana ity. Ahitana vangovango isan-karazany sy firavaka atao amin'ny tenda sy kavina ihany koa. Lafo dia lafo tokoa ny entana varotana amin'itony fivarotana itony satria karana matetika no tompon'itony fivarotana itony.

Boky iray amin'ny teny vahiny mipetraka ambony latabatra somary marokoroko miloko fotsy. Mainty sy fotsy ny lokon'ity boky ity ary ahitana sarina lehilahy sy vehivavy ny fonony. Tsy hita ny mason'ilay lehilahy, fa ilay vehivavy kosa dia hita ihany ny tarehiny. Ny voalaza ao anatin'ilay boky dia resaka momba ny olon-droa ary ny lohateny dia miresaka fa "anao aho".

Satroka maro be natokana ho an'ny ankizy kely no anaty sobika iray. Tsara tarehy ireto satroka ireto ary natokana ho an'ny ankizy tena mbola menavava tokoa. Ny lokony izy ireo dia fotsy ary nisy sarisary kely mena sy mavokely ary volomparasy ; maro izy ireo ary mifanainginaingina.

Vorona no hitantsika eto amin'ny sary, karam-borona mpitabataba ary misy olona miompy no hita eto, eo ambonina hazo izy. Ny lanitra manga dia manga ary ilay vorona kosa dia miloko fotsy, somary mifaingoka ny vavany.

Olona maromaro milalao eo an-kianja filalaovam-baolina no hita eto, ny sasany manaraka ary ny sasany kosa dia misaoty. Ilay iray voalohany dia mitazona ny baolina sady mandeha amin'ny tamboho dia ahitana kisarisary maroloko erỳ ao aoriana.

Efitrano anankiray ampiratiana asatanana mpaka sary iray. Maromaro ireo sary ary miraikitra amin'ny rindrina fotsiny mitandahatra izy ireo ary ahitana resaka momba ny fiainana andavan'andro no votoatin'ireo sary ireo. Misy ireo olona mahay misaoty, mifandimbindimby eny ambony trano, misy kosa ireo olona mijoro eny ambony trano.

Sary sikotra vita amin'ny vato fampiasana tamin'ny andro taloha: izy ity dia matetika hita eny amin'ireo fiangonana na trano-na mpanjaka, ahitana sarina voninkazo nosokirina ary misy sikotra vato boribory amin'ny sisin'ilay sarim-boninkazo, ny rindrina kosa dia vita amin'ny vato avokoa.

Tsena iray eny amoron-dalana ahitana latabatra maromaro. Eo amin'ireo latabatra ireo dia misy legioma amidy. Eo ampita kosa dia misy latabatra kely iray ahitana koveta miloko mena sy maintso izay ahitana voamaina ao anatiny. Eo aloha kosa dia misy hanin-kotrana toy ny saonjo ary tongolo gasy.

Anisan'ny ahafantarana ny tanana iray tamin'ny andro taloha ny fisian'ny vavahady vato eny amin'ny fidiran'ny tanana. Vavahady vato lehibe anaingoana ny tanana, miendrika boribory ary amin'ny sisiny roa dia misy lavalava. Ny soratra eo ampovoan'ilay boribory kosa dia manao hoe : Vavahadin'ny vohitra Antsahadinta.

gazety iray mitondra ny lohateny hoe:" vaovao faritra" no hita eto ;avy any amin'ny faritra Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa ary Toliara ;ny lohateny misongadina dia ny hoe:" solombavam-bahoaka maro anisa tampin-dalan-kaleha amin'ny teti-dratsiny ireo mpanohitra"

Toerana iray fampiratiana asa tanana. Hosodoko no mipetraka ao amin'ny rindrina ary anankitelo izy ireo mitandahatra. Eo ampovoany dia ahitana sarina fiara iray efa taloha izay milanja entana be ary misy soratsoratra somary sarotra vakiana eo amboniny. Misy tsipika mainty sy fotsy manodidina azy. Olona iray kosa no manondro io asa tanana io.

Tsena mivarotra asa tanana vita malagasy vita amin'ny rofia sy ny hodi-boay. Pôketra anankiroa miloko volontany antitra sy volontany malefaka no mihantona amin'ny rindrina ; samy ny vita amin'ny hodi-boay izy ireo. Eto ambany kosa dia pôketra somary kelikely vita amin'ny rofia ary misy sisiny hoditra no mifanaingina.

Toerana fivarotana legioma sy voankazo anaty toeram-pivarotana lehibe. Mifanainginaingina ireto legioma sy voankazo ireto, ny sasany dia mifono anaty fonosana plastika, ny sasany kosa dia anaty koveta maitso. Ahitana tongolo, voatabia, voasary isankarazany, eo akaiky eo dia misy mpiasan'ilay tsena manamboamboatra ny entana ary mpividy ery aloha ery mierikerika mijery ny entana ho vidiny.

Voanio efa mizara roa anatina vilia jobo iray. Vita amin'ny vy ilay vilia jobo. Ilay voanio kosa dia be nofiny ary ny hodiny dia somary mafy, tsy misy ranony intsony izy io ary tsy mipetaka amin'ny tahony. Marihina fa ny voanio dia hanomezana hanitra sakafo.

Boky maromaro no mitandahatra mipetraka ambony lamba latabatra fotsy iray somary efa miforiporitra. Maneho tantara avy any ivelany, afaka jeren'olon-dehibe ireto boky ireto. Ny boky voalohany dia miresaka ny alina voalohany, ny faharoa kosa dia manana lohateny hoe ''aza avotsitra ny tanako''.

Firavaka maromaro no mipetraka ambony latabatra misy lamba latabatra fotsy iray. Ahitana famataranandro, firavaka hapetraka amin'ny tànana, peratra ary firavaka hapetraka amin'ny tenda. Misy labozy ihany koa natao anaingoina ireo zavatra ho varotana ireo. Misy solomaso ihany koa mipetraka eo. Ambonin'ilay latabatra.

Olona maromaro mipetraka anaty toeram-pisakafoanana iray. Misy soratra eo amin'ny rindrina izay manambara ny sakafo anio, ahitana amalona, akoho saosy, akoho rony sy sofiny. Misy latabatra mangamanga anankiroa eo ampovoany sy eo amin'ny sisiny ary misy olona misakafo eo amin'ireo latabatra ireo.

Rindrina iray miloko fotsy efa somary simbasimba ary maloto, miloko fotsy ny rindrina ary misy lavadavaka sy miepakepaka, ambany kosa dia misy ny dongona milalotra natao hipetrahan'ny olona mandalo, eo akaiky eo dia misy tsena fivarotana vita amin'ny hazo ary misy mizàna eo ambony latabatra.

Tetezam-bỳ lehibe mankany amin'ny faritany misy vỳ miantona mamatotra io tetezana io tsy hianjera ary amin'ny sisiny dia misy arofanina ihany koa. Ao ambanin'ilay tetezana dia ahitana rano be sy hazo hazo maniry ary misy trano mitan-dahatra ihany koa. Fiara iray no mandalo ao amin'ilay tetezana.

Fatana iray maoderina no manoloana. Miloko mainty sy mavokely, ary maramara ny sary no hita amin'izy ity. Misy sarina tanana misy tsipika eo ambony izay manambara fa tena mahamay tokoa ka tsy azo kasihina ny eo ambonin'io fatana io.

Mivelatra be tokoa ny sehatra fivarotana eto Madagascar. Eto izao dia kiraro maro be sy kapakapa no hita eo amin'ny tany. Etsy aoriana kosa dia misy olona maromaro, ny sasany mandrandrana ary ny ankamaroany dia mivarotra sy mivezivezy.

Ranomasina midadasika ary erỳ amin'ny faravodilanitra dia misy rahona fotsy mivangongo. Manga dia manga ny lanitra. Karazana nosy kely ahitana tanàna sy trano maro be ao anatiny ary misy ranomamy ihany koa ao anatin'ilay nosy. Etỳ arindrina dia misy tendrombohitra tsy mbola misy trano fa zavamaniry.

Biby afakely no mipetraka ambony azo. Raha ny fahitana azy dia toa karazana ramanavy nefa toa azo lazaina lolo ihany. Voloina be ny vatany ary fotsy ny lokony. Ny masony dia mainty somary misy volombolony ary misy tandroka misy volony ihany koa izy. Ny elany dia anankiroa miloko fotsy toy ny elatra lolo.

Efitrano fatoriana malalaka tokoa. Ahitana rindrina fotsy ary gorodona vita amin'ny hazo, ny fandriana kosa dia misy lambam-pandriana miloko fotsy ary ondana miloko fotsy ihany koa. Varavarana anankiroa samy miloko fotsy no ao anatin'io efitrano io. Misy fasiana akanjo lehibe vita avy amin'ny voambohana ary misy fitaratra eo ampovoany.

Ny sokatra dia anisany biby tsy fahita raha tsy eto Madagaskara ary biby tsy azo ahondrana izy ireto. Etsy izao dia sokatra maromaro, manana loko mainty sy mavo mihinana voankazo miloko menamena, ny isan'izy ireo dia marobe ary ny habeny koa dia samy hafa misy ny tena kely ary misy ny tena vaventy.

Tavoangy kely maromaro tena nalaza tamin' ny andron' ny valanaretina nandalo teto amin' ny firenena no hita eto. Raokandro izy ity ary natao hiadiana tamin' ireny valanaretina nalaza eto amin' ny firenena ireny. Ny tavoangy dia miloko fotsy ary ny sarony ihany koa dia fotsy fa ilay tavoangy dia miloko volotany.

Ny manga dia anisan'ny voankazo tena maniry eto amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara, ny hita eto amin'ny sary izao dia manga mbola manta maniry eo amin'ny hazo iray, miloko tena maitso izy ireo ary raha ny fahitana azy dia mbola tena mafy tokoa, efatra no isany.

anisany biby mamparikoditra ny gagadradraka ary tiny na mipetraka ny amin'ny loto sy ny poti sakafo ngadratraka mipetraka eo amin'ny simenitra enina ny tongony ny vatany dia lavalava ary amin'nilokovolotany mangirana misy karazana faingoko kela eo amin'ny votony ary ny lohany dia misy tangotra roa

Efitrano fandraisam-bahiny tsara tarehy tokoa. Ny rindrina dia somary marokoroko ary misy hazo milahadahatra mifanakaiky. Latabatra dia vita amin'ny hazo ary miloko mainty ny seza kosa dia miloko volondavenona ary misy vy. Misy hazo maniry iray mipetraka eo akaiky eo.

Lehilahy sy vehivavy manao akanjo tsara zaitra no mijoro anaty efitrano iray, tsy hita ny lohan'ilay lehilahy fa takona, ilay vehivavy kosa dia takonana ny masony, ny akanjo hanaovan'izy ireo dia miloko fotsy sy mena ary ahitana sary boribory maitso sy mena ihany koa eo amin'ny akanjony, raha ny fahitana azy dia tiana aseho eto hoe : ny lokon'ny sainam-pirenena Malagasy.

Sakafo maraina ankafizin'ny Malagasy ny mofo sy dite. Ny teto izao dia mofo gasy, ramanonaka ary menakely hita anaty lovia kely vy iray ; eo aloha kosa dia misy kaopy vy ahitana dite tsotra sy dite misy ronono.

Boky maromaro miresaka momba Madagasikara mipetraka ambony latabatra iray. Ery aoriana indrindra dia boky miloko mainty sy fotsy miresaka momba ny ragidro eto Madagasikara, ny eo aloha kosa dia boky mirakitra sary maromaron'ireo tanàna tsara izay afaka tazanina eto Madagasikara.

Lalana lehibe any Ankoradava any amoron-tsiraka no ahitana mpivarotra. Eo akaiky eo dia misy hazona voanio maniry tsy misy voany. Eo amin'ny tany kosa mipetraka ambany dia misy mpivarotra maromaro. Ny mpividy mandalo eo ihany. Amin'ny sisiny havanana dia misy karazana voankazo amidy sy tongolo ihany koa.

Ranon-tsavony fanasana loha anatina tavoahangy plastika. Lokony io ranon-tsavony io dia maitso malefaka ; raha ny soratra eo ivelany dia vita amin'ny taratasy ny fonosana fanaingona azy ary mavo ny lokony io. Misy soratra mena sy maitso ary voalaza vita avy amin'ny zavamaniry, mampaniry volo ,mampatevina tsy mividy volo ary mety ho an'ny ankizy sy manala angadrano ity vokatra ity.

Eo ambony latabatra dia misy lovia iray. Io lovia io dia miloko mena ary vita amin'ny vera. Eo ambonin'ilay lovia kosa dia misy akondro. Madio ilay akondro ary tsy dia be tay parasy ary somary mbola mantamanta, lasitra iray manontolo izy ity. Ny akondro dia mahasalama ary mampatanjaka ny olona reraka.

Trano lehibe rihana iray fa tena avo miendrika boribory, misy telo zoro eo alohan'ilay trano ary misy tongony anaky efatra mitazona io telo zoro io ny tokontany dia vita amin'ny rary vato, tanora maromaro kosa no eo antokontany ary eo ampivoan'ny tokontany dia misy tsangambato lehibe miloko fotsy.

Vehivavy iray mainty hoditra no mirandrana hita eto amin'ny sary. Manao karazana volo toy ny tain'ondry izy kanefa amin'ny sisiny anankiroa ihany. Misy soritsoritra maromaro ao aorianan'ny volony, manao kavina lehibe mikirozaroza ihany koa izy ary manao lokomena somary mangirangirana.

Lehilahy iray mpanaobolina no mijoro ao anaty kianja fanovam-bolona .Eny Andohaly ity kianja ity, ilay lehilahy dia manao ambonin-ankanjo mena ary manao pataloha fohy. Eo aorihana dia misy tovolahy kely iray mandaka-bolina sady mihazakazaka ary amin'ny farany aorihana indrindra kosa dia misy olona mipetrapetraka mijery ireo mpanaobolina.

Fitaovam-pihinanana maromaro anato vilia jobo iray, ny lokon'ilay vilia jobo dia fotsy. Ny fitaovam-pihinanana hita kosa dia sotro sy sotro rovitra, ny lohany dia vy ary ny vodiny kosa dia plastika miloko fotsy ; ny ankamaroan'izy ireo dia manome endrika vy fa ny lokon'ny sasany dia somary manome lokona volamena.

boky iray no mipetraka ambonina lamban-databatra fotsy , ity boky ity dia maneho sarina tora-pasika sy fialan-tsasatra ahitana hazona voanio lehibe iray misandrahaka eo akaikina tora-pasika ary ranomasina manga madio maitso mavana no hita eo alohan'izany tora-pasika izany; misy sambo maromaro ery amin'ny faravodilanitra , manga ny lanitra

Ranomasina midadasika, misy ranomasina somary manonja fa tsy dia tena havo be. Ahitana sambo kely ery aminy faravody lanitra ; eto aloha kosa dia sambona mpanarato, ahitana gony maromaro eo amin'ilay sambo ; tsy misy lamba eo amboniny fa vao avy any an-driaka ireto mpanarato ireto. Olona roa no mitazona ilay sambo.

Ankizy maromaro no miara-maka sary eo an-dakilasy, ao anaty efitrano iray izy ireo. Lokony rindrina dia fotsy ahitana solaitra be mainty iray, eo alohan'ilay solaitra izy ireo miara-makasary. Tovovavy maromaro fa misy tovolahy kely anankiray ihany koa eo alohany, ny soratra amin'ny rindrina dia finoana, fahendrena sy fahaizana.

Trano fivavahana natokana ho an'ny Silamo no azo sary tazan-davitra eto, ahitana tilikambo somary boribory anankiroa izy io. Ny lokon' io trano fivavahana io dia mavo sy maitso ary ahitana sisiny mena ihany koa, eto akaiky kosa dia misy zavatra vy maromaro boribory natao hijerena fahitalavitra.

Firavaka vita amin'ny ankosobolamena sy vita amin'ny vato maromaro no amidy amin'ity toeram-pivarotana iray ity. Eo ambony latabatra misy lamba latabatra mena ireo firavaka ireo. Ireo firavaka vita amin'ny ankosobolamena dia ahitana kavina sy firavaka fatao amin'ny tenda sy amin'ny tanana. Ireo vato kosa dia firavaka fatao amin'ny tanana. Misy famataranandro vitsivitsy ihany koa amidy etsy aoriana.

Karazana satroka sy kapa no hita eto amin'ny sary. Satroka telo izao no hita eto : ny iray miloko mavokely, ny iray somary fotsy ary eo ambany dia manga. Ahitana kapa kely ihany koa etsy aoriana. Raha ny fahitana azy dia satroka vita sinoa ireto.

Arabe eny Analakely, manamorina trano lehibe iray fampiratiana, làlana vato ity làlana fandehanan'ny mpandeha an-tongotra ity ary eo amin'ny arabe dia misy fiara kely miantsona, olona maromaro no mifamezivezy eo, ahitana ankizy maro miankin-drindrina ary lehilahy iray manao akanjo manga ambony ambany, misy tovolahy kosa miherika mijery atỳ aoriana.

Vehivavy iray tsy miseho ny lohany sy ny sorony fa ny akanjony hatreo amin'ny lohaliny sy ny ranjony no hita. Manao akanjo tohitena miloko volomparasy malefaka sy volomparasy antitra izy ary misy kisarisary miloko maitso ; mitery kiho izy eo amina tokontany vita amin'ny simenitra. Eo aoriana kosa dia misy daba fanariam-pako iray.

Mpitandro filaminana mihedinedina, manao akanjo mitovy sy aro loha no hita eo Analakely. Ery loha kosa dia misy setroka midonaka, tômôbilina iray ary tsy misy olona firy mandalo. Azo eritreretina fa tamin'ny andron'ny fikomiana itony.

Savony maromaro no mifanaingina anaty toeram-pivarotana iray, maro avy amin'izy ireo no vita avy any ivelany fa misy kosa ny vita avy eto anatiny. Ny vita avy eto anatiny dia ahitana ny savony nosy amin'ny loko maro isankarazany misy ny maitso, mavokely ary fotsy avy any ivelany kosa dia mifono ny taratasy na mifona amin'ny fonina vita plastika.

Firavaka marobe no amidy ao anaty toeram-pivarotana iray. Vita amin'ny vy ny akamaroan'izy ireo fa voahaingo tsara kosa hanome endrika. Misy karazana tenda vita amin'ny plastika fotsifotsy hametrahana ireo firavaka ireo ka rojo no mipetraka eo. Eo ambany kosa dia mitandahatra ny firavaka toy ny kavina sy ny petratra ary ny rojo vita amin'ny akoso-bolamena.

Asa tanana tavoahangy no tazomina tanana iray. Miendrika ny trano fahitana any amin'ny faritany izy ity. Vita amin'ny rofia ny tafo ary taratasy kosa ny ambany, misy varavarankely sy lavarangana. Maitsomaitso ny tokotany ary telo ny isan'ny trano. Misy hazona voanio maniry eo an-tokotany.

Toerana midi-pidinana mirary vato maneho endrika ny elakelan-tranon' Antananarivo, amin'ny sisiny anankiroa dia ahitana trano mitandahatra ary eo ampovoany kosa dia misy olona maromaro midina fidinana : ny sasany miloloha entana, ny sasany mizotra fotsiny.

Ao anaty efitrano iray miloko mavokely sy tafotrano miloko maitso no ahitana vehivavy iray hita avy aty aoriana. Ny sorony miakatra sy ny lamosiny ihany no hita. Matevina ny volony ary ny lokony volony dia somary manompy mainty, misy volontany. Ny akanjo amboniny kosa dia miloko mavo.

Fitaovana lehibe iray no tazana ao anaty tokontany malalaka. Ity fitaovana ity dia natao hamokarana biriky vita amin'ny simenitra. Misy biriky efa vita mitandahatra eo ankaiky eo, ary olona roa lahy mikarakara sy manao izay hampandeha ilay fitaovana. Etsy aoriana kosa dia misy mpiasa maromaro mitatitra simenitra, ary fiara kely iray miloko mavomavo.

Lehilahy iray, manao fitafy mianjaika no mijoro anaty tokotany misy bozaka maitso, anatina raharaha fanambadiana izy ity satria etsy amin'ny sisiny havanana dia misy haingotrano fanao amin'ny fanambadiana, izay ahitana voninkazo ary misy rindrina fotsy eo akaikiny, eo aoriana kosa dia misy zaridaina tsara tarehy izay efa narafitra, hanome endrika tsara ny tokotany.

Arabe iray ahitana fako mivangongo sy miparitaka amin'ny sisin'ny arabe. Eo aorinan'ireo fako ireo izay vita amin'ny plastika dia misy tanimbary iray feno tsikafona ary ao aoriana indrindra dia ahitana trano telo lehibe telo mitandrahatra izay azo lazaina fa birao sy trano vao naorina.

Famantaran'andro hafakely mipetraka ambonina lamba mainty iray. Hafakely ity famantaran'andro ity, satria misy litera romanina manodidina azy ary ranom-bolamena ny sisiny sy ny ampovoan'ilay famantaran'andro, ny tahony kosa dia mitovy amin'ny volafotsy sy volamena. Tanana iray no mitazona ireo rehetra ireo.

Efitrano fandraisam-bahinin' olon-tsotra ahitana varavarankely vita amin'ny fitaratra miendrika boribory. Eo aloha kosa dia misy seza vita amin'ny hoditra miloko mainty ary ondana anankitelo miloko mena. Eo alohan'izy ireo dia misy latabatra iva iray vita amin'ny bararata ary seza vita amin'ny bararata ihany koa, misy ondana manga eo amboniny.

Fiara mpitondra mpanambady miloko volon-davenona tsara tarehy no miantsona eny amoron-dalana. Tsy misy olona mitondra izy io fa ny hita fotsiny dia voahaingo ilay fiara. Misy voninkazo eo aloha, ary lamba miloko fotsy sy mahavokely no misadika eo aloha mankany aoriana. Ahitana balaonina ihany koa amin'ny sisin'ilay fiara.

Peta-drindrina iray eny amin'ny andrin-jiro no hita eto amin'ny sary. Ny soratra hita eo dia ny hoe : ho anao mitady asa na asa atao amin'ny fialan-tsasatra, natao ho anao indrindra itỳ. Orinasa iray mitady olona hivarotra eny an-dalana. Ny karama dia betsabetsaka ihany koa. Asa maharitra no lazain'itỳ tolotr'asa itỳ.

Arabe ifamezivezen'ny olona sy ny kodiaran-droa, lehilahy iray mitazona kodiaran-droa, misy aroloha izy ary manao akanjo mainty sy fotsy ny ambony ary fotsy ny ambany, ilay kodiaran-droa kosa dia miloko mena sy mainty ary mijoro eo ankaikina fefy vy izy, misy tsena kely eo akaikin'ilay lehilahy.

Vehivavy iray hita avy atỳ ao aoriana mitazona taratasy fotsy. Manao lobaka fotsy ity vehivavy ity ary manao solomaso, misy haingom-bolo miloko mavokely ny volony. Ilay taratasy kosa dia misy sarina lehilahy iray vita amin'ny penisilihazo, mbola tsy vita tsara fa ny sisiny ihany no vita ; eo akaikiny eo ambonina latabatra dia misy finday tsy mandeha.

Lalana iray vita simenitra ary eo akaiky eo dia misy lakan-drano kely lavalava. Eo aoriana kosa dia misy lakan-drano lehibe anaty efajoro, feno rano maloto avy any amin'ny tokantrano tsirairay maloto dia maloto koa satria tena misy zavatra mitsinkafona eo amboniny. Lehilahy iray mitazona vy no misikotra io lakan-drano io miezaka manala ny zavatra manentsina ao.

Firavaka vita amin'ny ankoso-bolamena mipetraka ambonina lamba fotsy iray. Mihantona ary mitandahatra ireto firavaka ireto : misy ny rojo, misy kosa ny rojo manify misy vato. Amin'ny sisiny havia dia ahitana vato karazany eny ampovoany : misy miloko maitso, mena, fotsy ary manga. Manarakaraka azy kosa dia ahitana sarina masoandro ary eo akaiky dia misy vato fotsy.

Arabe fifamezivezen'ny olona no hita eto amin'ny sary : amin'ny sisiny anankiray dia misy fiara roa miantsona, ao aorian'izay kosa dia misy trano mitandahatra ary misy toeram-pivarotana eo akaiky eo; misy akanjo maromaro ihany koa mihantona natao hovarotan'i reto olona ireto.

Fanalahidina fiara mipetraka ambonina latabatra iray. Mainty ny lokon'ity fanalahidy ity ary ahitana karazana bokotra maromaro, efatra no isan'ireo bokotra ireo ; ilay bokotra dia milaza fa misy ny afaka manidy ary misy ny afaka mamoa, misy ihany koa ny afaka manokatra ny varavarana ao aoriana.

sakafo iray hita eny amin'ny toeram-pisakafoana no hita eto. Vilia iray ahitana efitrefitra kely maro ahitana: vary, voakazo, laoka hena sy korozety ary lasary ihany koa, ety aloha kosa dia misy vilia roa misy sakafo afa ao anatiny.

Vehivavy iray azo sary miorirana no hita eto. Manana volo hafa kely koa ity vehivavy ity satria mirandrana izy ary manao toy ny endrika tanalahy ilay randrana eo amin'ny volony ; manao kavina lava be izy ary manao ambonin'akanjo miloko mainty.

Bisikileta iray no miankin-drindrina. Eny amin'ny làlana vita amin'ny rarivato io bisikileta io ary misy lakan-drano kely misy rano maloto eo ambanin'ilay bisikileta. Ny rindrina iankinany kosa dia vita aminy biriky efa somary ratsiratsy ary nokahon'ny olona izay ratsiana biriky.

Mofomamy maromaro mifanaingina no hita eto amin'ny sary. Miloko fotsy sy maitso ireo mofomamy ireo. Ary azo ambara fa mety ho amina lanonam-panambadiana iray. Eo akaiky eo kosa misy ramatoa mipetraka akaikina latabatra miandry ny anjara sakafony.

Ankizy maromaro no milahitra marihina fa mpianatra amin'ny ambara tonga fotitra sekolim-panjakana izy reto mitovy ny fanamiana ahitana ankizy lahy sy ankizy vavy manodidina ny folo taona eo eo. Eo ariana kosa dia misy tanora vinavinaina fa mety mpampianatra azy ireo mitazona taratasy. Variana mijery any aloha ireto ankizy ireto.

Lambahoany tsara tarehy miloko mavo izay tena amin'ny angadinay tokoa nanamboarana azy: ahitana vehivavy roa mifampitanana hita avy aty aoriana, samy misalotra lambahoany avokoa ireo vehivavy ireo ary manao saron-doha, misy soratra manao hoe Madagasikara eo ambany ary amin'ny sisiny havia sy havanana ilay vehivavy misy aloalo anankiroa.

Efitrano filanonana ahitana olona maromaro mandihy sy mpanentana. Eto ambany dia fianakaviana, ahitana olon-dehibe sy tanora no mandihy manainga tanana mitodika any amin'ny ankavanana. Ambony kosa dia ahitana ny olona mpanentana : vehivavy roa manao tohitena manga ary lehilahy iray manao satroka mainty.

Toeram-pivarotana lehibe mivarotra kojakoja ilaina ao amin'ny fidiran'ny mpianatra. Ao anatina vy makarakara no ahitana kitapona tovovavy kely iray miloko mavokely sy mainty ary misy sarina fo eo ampovoany. Ny vidin'ity kitapo ity dia iray alina ariary ary misy kitapo maromaro voatsindry ao ambaniny.

Toeram-pivarotana iray no hita ato amin'ny sary, ahitana fanafody maro be ao ny lafo vidy ary ao ny atonitoniny. Eo alohan'ireo fanafody ireo dia misy vehivavy sy lehilahy mitsinjara ireo fanafody, misy fitaratra ihany koa manakona ny famoahana ny vola.

Tovovavy kely iray azo sary mihorirana no hita eto amin'ny sary.. Mizara telo mazava ny volony. Eo aloha dia mifatotra toy ny tain'ondry. Ny aty ambany kosa dia holiholy ary ny ao ampivoany dia mirandrana ka ahitana v v mipetaka eo amin'ilay randrana.

Trano maromaro vita amin'ny hazo any amorontsiraka no hita eto amin'ny sary. Eo akaikin'ny trano anankiray dia misy voanio maniry, ny tafo eo amin'ilay trano iray dia miloko manga. Ahitana olona manao zavatra eo an-tokotany ary biby fiompy toy ny akoho. Misy tafo na lamba mianjera koa eo an-tokotany.

Efitrano fandraisam-bahiny iray : maitsomaitso ny rindrina amin' io efitra io, ahitana fandriana misy lay, ary eo akaiky eo dia misy seza hakan'aina. Ny lokon'ilay lambam-pandriana dia volomparasy, ary ny ondana dia misy sarisarim-boninkazo sy volomparasy, ny lokon'ilay lamban- tseza kosa dia fotsifotsy, ary ahitana ondana volomparasy eo amboniny.

Trano fiangonana lehibe iray miloko fotsy no voafefy amin'ny vy sy ny rindrim-bato. Ny tafotranon'io fiangonana io dia maitso. Ny varavarankely sy ny varavarambe dia somary boribory ary miloko fotsy ihany koa. Misy tilikambo lehibe iray somary matsoko eo an-tokotany.

Takela-by iray, mipetaka eny amoron-dalana, ahitana dokam-barotra eo amin'io takela- by io, ary mombana trano fiteherizam-bola ; ahitana sarin'ankizilahy kely anankiray ihany koa manao satroka mena ary mitazona fanomezana miloko mena. Ny soratra eo dia manao hoe :" Andao hamorona fotoana sarobidy".

Vehivavy maromaro manao fanamiana mitovy no mijoro eo amin'ny kianja fanaovam-baolina. Ny akanjon'izy ireo dia akanjo fohy tanana ny ambony miloko manga ary pataloha fohy ny ambany samy manana ny lokony. Ny sasany mitingintingina ny sasany kosa dia mitazona tanana aoriana. Ery aoriana kosa dia misy trano lehibe miloko fotsy ary misy varavarankely fitaratra.

Ramatoa iray mpivarotra no mipetraka amin'ny tany. Mivarotra arina izy io ary mitoko eo aloha eo izany arina izany, misy gony iray feno arina ihany koa etsy aoriana. Misy tamboho lehibe iray, ary ahitana gazety mihantona eo amin'ilay tamboho, ary eo ambany eo dia misy latabatra mbola feno gazety mitandahatra ihany koa.

Rano fisotro madio anatina tavoahangy plastika no amidy anaty toeram-pivarotana lehibe iray ; misy ny avy any ivelany ary misy kosa ny vita avy eto an-toerany. Ny saron' izy ireo dia samihafa satria ny sasany manga ny sasany mena ary ny sasany maitso.

Fitohanan'ny fiara eny an-dalambe eny Ankorondrano, ahitana fiara tsotra mifamezivezy mitohana amin'ny arabe iray. Ny lokon'ireo fiara ireo dia mainty sy fotsy, amin'ny sisiny havanana kosa dia misy trano lehibe na birao. Misy hazo maniry eo amin'ny tambohon'ireo trano lehibe ireo.

Manomboka fotoana fahavokaran'ny manga ny volana oktobra. Manga manta sy manga masaka mifanaingina. Be otrikaina izy itony ary mahasalama tokoa, kanefa tsy dia tsara hohanina raha mbola sômasôma. Ny masaka dia miloko vonimboasary sy mavo, ny manta kosa dia miloko maintso.

vehivavy iray avy atỳ amin'ny tany afrikana no miondrika mijery tany ,malaheloelo na mifendrofendro ; hita nefa dia tsara tarehy tokoa ny volony voarandrana madinika ,maneho endrika onjan-dranomasina tena nahay tokoa ilay olona nandrandrana azy

Vehivavy iray manao akanjo manga no hita eto. Tsara tarehy ny volony ary somary mangirangirana ny akanjony, ao anaty lalantsara iray izy izay miloko fotsy ny rindrina, misy varavarana telo eo amin'ny sisiny, vita amin'ny hazo avokoa ary voamboana ireo varavarana ireo.

Vehivavy iray no mijoro eo anoloan'ny saribakoly anankitelo vita amin'ny lamba. Manao fitafy gasigasy ireto saribakoly ireto ary maneho endrika mpihira gasy ; azo ambara fa toeram-pivarotana izy ity ary natao haingo ireto saribakoly ireto.

Asa tanana mpanao hosodoko iray no hita eto amin'ny sary. Eo amin'ny sisiny havia dia misy olona mipetrapetraka eo ivelany tsena. Ny hita eto amin'ity asa tanana hosodoko ity kosa dia sarina baobaba anankitelo ary misy lehilahy iray mitondra sarety sy omby anankiroa eo amin'izany asa tanana izany.

Arabe eto an-drenivohitra ahitana fiara maromaro mifamezivezy ; amin'ny sisiny havia sy havanana dia misy trano roa lehibe samy misy rihana ary samy miloko fotsy. Misy andrin-jiro eo akaikin'ireo trano ireo ary misy takela-by misy dokam-barotra.

Mahay tokoa ilay mpanao sary satria sary biby vita amin'ny pensily hazo ary mitovy amin'ny tena izy. Ny biby voalohany dia sary androngo miloko mainty sy fotsy ary misy pentina mavo. Ilay faharoa kosa dia loha trondro ahitana sofiny somary mangamanga ary miloko mainty sy fotsy ihany koa io trondro io.

Vorona anankitelo manidina amin'ny habakabaka. Hafa kely ireto vorona ireto fa toy ny boloky. Mena ranoiray ny vatany ary ny elany kosa dia misy volomparasy kely. Fotsy ny masony ary fotsy ihany koa ny vavany. Ilay vorona voalohany dia misy karazan-tsakafo ny ao am-bavany. Lava ny rambon'izy ireto.

Arabe eny Analakely, na araben'ny fahaleovantena, ahitana fiara mpitatitra olona mifamezivezy, sy fiara tsotra. Fiara lehibe iray mpitatitra olona no mitondra gony marobe eo amboniny, maro an'isa izy ireo ary tena misesika tokoa ; miloko maitso ny lokon'ity fiara ity. Eo aoriana kosa dia misy fiara tsotra iray, miloko fotsy. Ary amin'ny sisiny havanana dia trano misy rihana lehibe avo dia avo, miisa anankiroa.

Asa tanana malagasy amidy eny amin'ny sisin-dalana. Ny sasany miankina amin' ny rindrina, ny sasany kosa dia ambonin' ny latabatra mifanaingina. Ao amin'ny ambony indrindra dia, ahitana asa tanana vita amin' ny hazo miendrika tarehin' olona somary mikentrona, asa sikotra ary eo akaiky eo dia misy endrika baôbaba. Eo ambany kosa dia, misy vato manao endrika matsokotsoko sy boribory.

Arabe eny Akorondrano ifamezivezen'ny fiara maro be. Amin'ny sisiny havanana dia misy trano izay azo lazaina fa trano fianaran'ny ankizy eny amin'ny sekolim-panjakana. Ary trano lehibe iray kosa miloko volondavenona no birao. Eo ampovoan-dalana kosa dia misy fiara lehibe iray mpitatitra entana miloko volomboasary, ary manaraka azy ao aoriana fiara tsy mataho-dalana.

Efitrano fianarana iray no hita eto amin'ny sary, manana rindrina fotsy, solaitra lehibe mainty, ahitana ihany koa latabatra sy seza maromaro vita avy amin'ny hazo sy vy, misy mpianatra manatrika ary mpampianatra iray eo afovoan'ilay efitrano.

Arabe ifamezivezen'ny olona sy ny fiara ary ny kodiaran-droa. Kodiaran-droa iray hoentina lehilahy manao fanamiana miloko mena no milanja atody mifanainginaingina ao aoriana ary mifatotra. Amin'ny sisiny havanana kosa dia misy fiara fitateram-bahoaka miloko fotsy ary ao aoriana dia misy fiara tsy mataho-dalana manaraka ilay kodiaran-droa.

Analakely dia toerana ahitana olona mivezivezy, betsaka mpivarotra ary maro mpividy. Ahitana izay rehetra rehetra ilaina eny toy ny sakafo, ny famonosan'entana, ny kojakoja ampiasaina amin'ny resaka volo sy ny vatana ; ary maro tsy tambo isaina ny zavatra azo jifaina eny.

Toerana malalaka ahitana bozaka somary avoavo ary hazo maromaro maniry ery amin'ny faravody lanitra. Ety alohaloha dia misy elo anankiroa miloko mena, eo ambanin'izy ireo dia misy latabatra ivarotana, ety alohan'ny tany kosa dia misy kodiarana miloko valo mitandahatra mandeha tsiefatrefatra.

Ity angamba ilay atao eo omby tsaretin-dralevy mandeha any amin'ny lalan'ny "Rivonimamy", misy sampanana roa ilay lalana ilay sarety kosa miloko mavo ary eo alohany dia misy anankiray mitovitovy aminy ihany koa; misy vehivavy iray mitodika miverina etỳ ary misy takela- by misy soratsoratra maromaro eo.

Asa tanana malagasy amidy ao anaty efitrano iray ary mpetraka eo ambony latabatra misy lamba latabatra fotsy. Vita amin'ny hazo ireto asa tanana ireto. Ny iray dia vilany nongo iray misy asa sikotra ny sarony sy ny vatany. Eo akaiky eo kosa dia misy hazo voalavaka natao fasiana tain-tsigara ary saritanin'i Madagasikara mifono amin'ny plastika efa vita sikotra ihany koa ary miloko fotsy sy mainty.

Lakilasy iray hahitana ankizy maromaro no hita amin'ny sary. Mianatra ny ankizy, mitehatehaka ary eo ambonina latabatra kosa dia itana fitovana hafahany rehetra miaina. Ery aoriana kosa ; taratasy iray misy saritany manerana izao tontolo izao

Latabatra amina toeram-pisakafoanana iray, ahitana sakafo anankiroa. Eo ambony latabatra dia ahitana vilia roa miloko volondavenona ; ny ao anatin'ny vilia kosa dia : ny iray ahitana hena sy legioma amin'ny fangaro, ny arỳ aoriana kosa dia vary sy legioma. Tsara tarehy raha ny endriky ny sakafo.

Sarina zazakely iray sahabo eo amin'ny efa-bolana eo eo no hita eto amin'ny sary. Tsy mbola mipetra-drery izy. Tazomina tanana olon-dehibe iray avy ao aoriana. Manao akanjo tsipitsipika izy, somary baribary maso ary mipetraka eo an-tongotr'ilay olon-dehibe.

Mifamezivezy avokoa na ny fiara, ny olona sy ny kodiaran-droa eny an'arabe eny. Ny hita eto izao dia fiara anankiroa ny iray menamena, ny iray volontany ary kodiaran-droa iray ho entina tovolahy manaraka io fiara menamena io. Etỳ ampita kosa dia misy vehivavy anankiray mandalo.

Voankazo maro be anaty koveta. Raha ny fahitana azy dia karazana pibasy ireto voankazo ireto, miloko mavo ary ny sasany kosa maitso, anaty koveta miloko manga sy fotsy izy ary mipetraka eo ambony tany. Natao amidy angamba izy ireto na vao notazana.

arabe iray ifamezivezen'ny fiara fitateram-bahoaka ary olona miampita eo alohany. Vehivavy iray mpivarotra mitondra harona no miampita eo alohan'io fiara fitateram-bahoaka io, ary ny lokon'ilay fiara dia fotsy misy tsipika mena sy manga, eo amin'ny sisiny havia kosa dia misy hazo ahitana akanjo mihantonkantona, izay akanjo vaovao amidy.

Kianja fanaovam-baolina midadasika, ahitana bozaka tsy tena izy. Eto amin'ny sisin'ny kianja fanaovam-baolina dia misy olona maromaro mipetraka mitazana mpilalao. Eo ambonin'ny kianja kosa dia mbola olona vitsivitsy no hita. Ery ivelan'ny kianja dia misy tanàna maromaro.

Asa tanana malagasy, pôketra vita amin'ny rofia mihantona : ny tahony dia boribory anankiroa ary mifono rofia, ny ambany kosa dia vita amin'ny rofia norariana. Ny tahony dia rofia mirandran-telo. Misy sisiny vy mampiraikitra ny tahony amin'ny vatany ary lamba miloko volontany kosa ny ao anatiny.

Trano fivarotana misy rihana iray no ahitana dokambarotra ny rihany. Ny lokon'io trano io dia volomboasary ary dokambarotra mombana tambajotran-tserasera no eo amin'ny rindrin'izy io. Eo amin'ny rihana kosa dia misy fivarotana enta-madinika izay zavatra rehetra ilaina andavan'andro.

Boky fianarana natokana ho an'ny ankizy natao hianarana ny taranja samarika, miloko manga ny boky ary misy sarin'ankizy anaky roa eo ivelan'ny boky. Tovolahy kely sy ankizy vavy kely.

Firavaka vita amin'ny volamena no mihantona ambonina ondana kely mainty iray. Volamena raha ny fahitana azy nefa mety ho ankoso-bolamena ihany koa. Manome endrika voninkazo misy tsipitsipika io firavaka io. Ary misy kavina anankiroa manome endrika voninkazo ihany koa eo akaikiny eo.

Tranombarotra lehibe iray ahitana vokatra avy amin'ny ronono no hita. Maro karazan'ireo vokatra ireo ary tena azo lazaina fa mahasalama, misy ny dibera misy ny ronono tsotra fa samy maka izay mety aminy ny mpividy satria amin'ny vidiny mirary dia mirary tokoa izy ireo.

Tovolahy maromaro mpanao baolina no miara-maka sary eo ampovoan'ny kianja. Ity kianja ity dia kianjan'ny Barea ary mitovy ny fanamian'ireto tovolahy ireto, samy mavo ambony ambany ary manao bà kiraro volomboasary izy. Etsy aoriana kosa ny kianja dia tsy misy olona mipetraka ary miloko mavo ny seza.

Baranjely maromaro sy legioma no amidy ambonina plastika fotsy iray. Maro an'isa ireto baranjely ireto ary ny lokony dia volomparasy. Etsy aoriana kosa dia misy voatabia mena tsara amidy ary karazana legioma hafa toy ny : tongolo sy sakay no mameno ny etam-barotra.

Trano iray miloko fotsy, misy rihana iray, ny varavarankely sy ny varavarambe dia vita amin'ny fitaratra. Eo an-tokotany kosa dia misy bozaka maitso mavana, ary misy dobo filomanosana eo. Ahitana lavarangana ary seza eo ambanin'io lavarangana io.

Vehivavy iray lava volo be hatreo am-balahana hita avy aty aoriana. Hafakely ny lokon'ity vehivavy ity satria raha ny fahitana azy dia vao avy nolokoina any anaty toerana fikolokoloina ny endrika amam-bika izy, somary mavomavo ny lokon'ny volony ary misy volontany, ny akanjo ambony anaovany kosa dia amin'ny lokony mainty.

Tanora maromaro ao anaty ala, ankizilahy ny ankamaroan'izy ireo ary manodidina dimy amby folo taona eo, tily manao akanjo ambony ambany mitovy loko, ny ambony dia lobaka ary ny ambany dia pataloha fohy, mitazona hazo izy ireo ary manao satroka aoriana kosa dia misy ala.

Eo ambony gorodona iray somary efa simbasimba no ahitana fitaovana maro be fampiasa amin'ny fanamboaran-trano. Misy hazo lehibe iray efa notapahana mipetraka eo ampovoan-trano, ary miankina aminy eo ahitana karazana famaky vita amin'ny hazo sy vita amin'ny vy miloko fotsy sy volomboasary ary mainty. Eo ambany eo kosa dia misy karazana fasiana zavatra iray vita amin'ny hazo, ahitana tsofa sy ireo fanapahana isan-karazany.

Toeram-pivarotana enta-madinika iray no hita eto. Etsy amin'ny sisiny ankavia dia misy zava-pisotro maromaro mifanaingina mifono avokoa ary seza ihany koa mifanaingina. Eto aloha kosa dia misy tahona kifafa maromaro, samy manana ny lokony kanefa ny itovizany dia samy misy sarim-boninkazo avokoa izy ireo.

Vehivavy iray mianjaika mandeha eny an-dalana, ilay lalana dia vita amin'ny rarivato. Ny akanjon'ilay vehivavy kosa dia manga ambony, manga ambany ary misy anatiny fotsifotsy. Manao fehikibo mainty izy ary pôketra mainty ihany koa, misy solomaso ao amin'ny masony.

Tany malalaka ahitana olona maromaro mijoro, ireto olona roalahy ireto dia milalao baolina, manao fanamiana mpanao baolina izy. Etsy arina kosa dia misy fiara mipetra-potsiny, manodidina azy izy ireo dia misy olona mijorojoro ary eo anoloan'ny fiara kosa dia misy olona mipetraka mijery ireo mpanao baolina.

Trano tsaratarehy misy rihana roa, ny lokon'ilay trano dia fotsy ary miriran-drirana misy sisiny mena, misy lamba mena sy fotsy mikirozaroza roa izay eo alohan'ny trano, ny lavarangana dia miloko mainty misy tafon-trano, miendrika elo eo amin'ny faratampon'ilay trano, eo ambany kosa dia misy trano kely iray izay misy tafo fanitso miloko volomboasary, ny fefy dia vita amin'ny satrana.

Lohateny amin'ny gazety iray no miresaka momba ny Antenimierampirenena. Hoy ny lohateny hoe : toa manavakavaka sahady ilay filoha izay milaza fa lany zato isanjato. Lohateny faharoa kosa dia momba an'Antananarivo sy ny manodidina : tsy misy fiafarany ny fampahoriam-bahoaka amin'ny jiro sy rano tapaka.

Boky natokana ho an'ny ankizy no mipetraka ambonina latabatra iray. Misy sary miaina ny fonon'ilay boky ahitana vehivavy iray manangan-tanana sady falifaly, olon-dehibe lehilahy miresaka amin'ny ankizivavy kely ilay ankizy mitraka ary ilay lehibe kosa miondrika. Erỳ aoriana kosa dia Renibe iray mitantana ankizy. Lohateny boky dia manao hoe : "fahalalam-pomba, fahaiza-miaina, torolalana ho an'ny ankizy".

Trano fandraisam-bahiny hafakely eny ampovoan'ny saha. Hafa tokoa ireto trano ireto satria vita amin'ny hazo ary tafo bozaka. Tsy misy ambany fa toy ny hoe ilay tafo ny tonga dia miraikitra amin'ny tany. Misy fambolena milahadahatra eo alohan'ny trano ary misy voninkazo maniry ihany koa. Ao aoriana kosa dia misy hazo maromaro maniry.

Boky misy tantara natokana ho an'ny ankizy, ny sary hita eo amin'ny boky dia sarina trano hazo iray eny amin'ny toeram-piompiana, mena ny lokon' io trano io , ahitana ihany koa biby anankitelo : ny iray akoho vavy, ny iray osy ary ny iray bitrokely baben'ny osy, misy zavamaneno antsoina hoe : gitara eo akaikiny ary fanamafisam-peo miloko mainty.

Sary iray manome ny vokatra malagasy no hita eto. Tavoahangy ahitana vokatra fikarakaranan'ny volo olioly no hita eto. Ny lokon'ilay ranony zavatra anatin'ilay tavoahangy dia somary fotsifotsy tazomina tanana iray izy. Eo aoriana kosa dia misy voninkazo maniry ahitana felany mavokely.

Tsena fivarotana asa tanana vita malagasy. Ny ankamaroany dia vato izay norafetana hanome endrika boribory, eo akaiky eo dia ahitana harona sy satroka vita amin'ny rofia izay miloko fotsy sy manga ary mena ; misy karazana baobab vita amin'ny vy ihany koa ary kitapo kely vita amin'ny oditra ery aoriana.

Tanana iray no mitazona fonosana iray vita avy amin' ny plastika. Loko no ao anatin' io finosana io, ary fampiasan'ny mpianatra hanaovana asa tanana sy hosodoko. Ny loko tazana eto dia fotsy, mavo, volom-boasary, mena, mena antitra, volontany, maitso, manga, volom-parasy, mavo antitra ary maitso antitra.

Trano fisakafoanana : miloko volontany ny rindrina ary misy sarisarim-boninkazo miloko fotsy sy mavo. Erỳ aoriana kosa dia misy kisoratsoratra maneho karazana sakafo sy fihetseham-po isan-karazany. Ao anatin'ilay efitrano dia misy latabatra vita amin'ny hazo ary seza vita amin'ny hazo ihany koa.

Vilia iray fotsifotsy misy sisiny manga, mipetraka eo ambony latabatra misy lamba fotsy. Ao anatin'io vilia io dia misy zavatra miloko volontany ; tsy fantatra na mangahazo na laoka na voamadilo fa ny fantatra kosa dia sakafo fihinana izy io.

Mamokatra tsaramaso karazany maro eto Madagasikara. Ity hita eto ity izao dia tsaramaso fotsy somary madinidinika. Mipetraka ao anaty koveta manga izy. Misy tanana iray mitazona ilay tsaramaso. Misy karazana tsaramaso hafa ihany hita misingana ao anatin'ilay koveta toy ny tsaramaso mainty.

Vehivavy iray manao akanjo maramara no hita eto aminy sary. Mitehina aminy seza izy, mitazona poketra ary misy finday ihany koa eny an-tanany. Tsy hita ny lohany ary tsy hita ihany koa ny tongony. Ny fantatra dia mijoro tsara izy

Gazety Tia Tanindrazana vidiana ny vidiny eninjato ariary no ahitana lohateny lehibe toy ny hoe tsy fahaiza-mitantana, famotehana ny fampianarana, niparitaka ny laza adina "BEPC" nikorontana eran'ny nosy, vono olona mahatsiravina: fatin-dehilahy tsy nisy hoditava sy maso intsony.

Efitrano iray fisakafoanana tsara tarehy, no ahitana latabatra telo vita amin'ny hazo ary seza plastika mainty manodidina azy ireo. Misy jiro ananki-efatra miloko mainty eo amin'ny tafitrano, misy latabatra lehibe iray kosa izay ahitana mofo mamy anatin'ny tavohangy vita amin'ny vera maro loko eo ambonin'io latabatra io.

Vitsika maromaro no mifanaingina mba hanakatra ny toerana tiany andehanana, hafakely ny fanaon'ireto vitsika ireto satria raha tsy misy tohatra na toerana azo hiakarana dia mifampibaby ary mifampisintona amin'ny tandrony izy. Rehefa avy tafakatra kosa ny tohatra vita amin'ny vitsika, dia ny anankiray mandeha miampita miakatra amin'io tohatra vita amin'ny vitsika io.

Vokatra natao hikarakarana ny volo, notazomina tànana iray. Anaty tavoahangy plastika izy io, ary menaka misy sarony fotsy. Ny soratra eo amin'ilay tavoahangy dia hoe manalava volo, ary misy fomba fampiasana azy voasoratra eo. Hosorana amin'ny hodi-doha, hariva alohan'ny hatory, raha ny fampiasana azy.

Efi-trano fisakafoanana maro loko. Hazo ny gorodona. Ny latabatra kosa dia vita amin'ny plastika ny tapany ary vy ny ambanany. Ny seza dia vita amin'ny lamban'ny volomboloana. Rindrina kosa dia miloko mena mitsipika fotsy ary ahitana sarin'ny sakafo maromaro miraikitra eny amin'ny rindrina ary soratra eo ankaikin'izy ireo.

Anisany sakafo malaza Ary tena matsiro ny koba. Eto izao dia tsena maromaro mitan-dahatra mivarotra koba ary etsy aoriana kosa dia misy tsena mivarotra saosisy. Ireo koba ireo dia vita avy amin'ny voanjo sy ny mangahazo

Vokatry natao hikarakarana ny hoditry ny zazakely anatina tavoahangy plastika no mipetraka ambony latabatra, anankiroa izy ireo. Ny sary hita eo amin'ny fonony dia sarin'ankizy anankiroa mandady ary eo ambony latabatra dia misy voninkazo tanamasoandro lehibe iray vita amin'ny plastika ihany koa sy ravina maitso.

takelaby iray mipetaka eny amin'ny arabe eo ankaikinho takela by io dia misy andron-jiro izay misy karazana zavatra maromaro mpandevasina herinaratra misaringotra aminy eo ami'ilay takelaby kosa dia misy dokam-barotra milaza toerana iray haitana koja koja fa mpiasan'ny mpianatra sy ireo mpanao asatanana hita amin'izany ohotra ireo kojakoja momba ny taratasy ary ireo ilaina ao am-penarana

Tanàna ambanivohitra amoron-dalana no hita ato anatin'ny sary : misy ramatoa, lehilahy ary ankizy mijoro ; aty ambanin' ilay trano kosa dia somary efa ntaolontaolo ary misy varavarana tsy misy hidiny erỳ ambony lavarangana, mandalo ny mpandalo ary misy vatokely ihany koa eo an-tokotany.

Vehivavy iray tsara tarehy no mirandrana. Tsy hita ny tapany ambany fa ny sorony sy ny lohany ihany no hita. Lava be ny volony ary no lokon'ny volony dia mavo sy mainty ; ny lokon'ny lokomenany kosa dia somary mainty ary manao firavaka ankoso-bolamena sy ambonin'akanjo mainty izy.

Vehivavy manana volo hafakely hita avy aty aoriana lava be ny volony tsy hita kosa ny eo amban'ny diakoan'ny midina ny akanjony dia tohi-tena fotsy ny volony kosa dia mifandringotra ary makeo ampovoany manome karazana endrika ravinkazo ampovoany dia misy vato fotsifotsy atao fanaingoana ilay volo.

Toeram-pivarotana mivarotra akanjo no hita eto. Raha ny fahitana azy dia akanjon'olon-dehibe. Miantona avokoa izy ireo, ahitana loko mena, manga, mainty, volondavenona ary mavokely. Misy ny misarisary ahitana sarin'ankizivavy kely anakiroa.

Raha ny fahitana azy dia tanana mitazona firavaka volamena izy ity. Ny hohon'ilay olona moa dia misy mangamanga, ilay firavaka kosa dia ahitana vato, ny voalohany dia ahitana vato anankitelo ary ny faharoa ahitana vato anankiray.

Toeram-pivarotana lehibe iray, ahitana fitaovana sy kojakoja ilain'ny mpianatra. Eo ambonina latabatra dia misy karazana pensily maro loko : misy ny maintso, manga, mena, ary volontany ; izy ireo dia efa maranitra avokoa. Eo aoriana kosa dia misy fonosana maromaro ahitana taratasy sy pensily hafa ihany.

Asa tanana vita amin' ny simenitra natao hanaingona ny ivelan' ny trano. Mitety ireo karazana andry vita amin' ny simenitra norafetana, ireo karazana biriky vita amin' ny simenitra koa ary ireo tsangam-bato maneho olomasina sy sarina olon-tsotra. Misy loko isan-karazana ireo haingo-trano ireo : misy ny manga, ny maitso mavana ary misy ihany koa ny sarina voro-mahery iray miloko mena.

Karazana voninkazo fanaovana ravim-bofoatsy no mihidy anaty fonosana taratasy iray ka mihidy amin'ny toeram-pivarotana lehibe misy karazany maro izy ireo, misy ny vita amin'ny ravintsara sy kanelina ary misy ny vita amin'ny karazana voasary ; orinasa maromaro no manao azy fa ny tazana dia samy vita gasy avokoa izy ireo.

Efitrano fandraisam-bahiny misy rihana telo ary ahitana fisoko any amin'ny rihana farany ambony indrindra. Ny varavarankely dia miendrika boribory ary vita amin'ny fitaratra. Ny aty ambany kosa ny varavarankely dia misy vy. Misy lavarangana anankitelo vita amin'ny vy ihany koa ary ny efitrano fandraisana ato ambany dia misy varavarana vy miloko mainty.

Biby hafa tokoa ity hita eto inty satria mifangaro amin'ny bozaka izy maintsomaintso lava ary marotsaka mitohy amin'ny famakiloha ary raha jerena tampoka dia tsy mifanalavitra amin'ny bozaka hitsahina izy kanefa dia tsy zava-maniry akory io fa zava-manan'aina ihany koa.

Tanàna lavitra ny renivohitra. Ahitana vody vato sy rano mikoriana mandalo eo akaiky eo. Misy tendrombohitra kely na atao hoe lemaka. Ahitana hazo maro be maniry ary ahitana bozaka sy zava-maitso ihany koa. Ny lanitra dia manga ary misy rahona fotsy.

Anisan'ny voankazo tena mamokatra any amin'ny faritra antsinanan'i Madagasikara ny akondro. Ity izao dia toeram-pivarotana iray mivarotra akondro; ny sasany somasoma, ny sasany efa tena masaka. Eo akaiky kosa dia misy fonosana natokana ho an'ireo mpanjifa izany. Ao aoriana dia ahitana voatavo sy tongolo ihany koa amidy.

Tanàna eny amoron'arabe, ahitana trano efa somary simbasimba ary trano maoderina ihany koa izay mbola vao milalotra fotsiny ; eo alohan'ireo trano ireo dia misy takela-by maneho dokam-barotra isan-karazany. Dimy ny isany ireo takela-by ireo fa ny tena miavaka dia dokam-barotra mombana penina iray.

Takela-by iray hita eny amoron-dalana. Ity takela-by ity dia manao dokam-barotrana ranomanitra iray natokana ho any lehilahy. Natao hanajanonana ny hatsemboana sy ny fofona amin'ny helika izy ity misy sarina lehilahy iray manao totohondry ary eo ankaiky ao dia tavoahangy iray miloko mena sy mainty misy an'ilay ranomanitra.

Lalana eny Ambohijatovo ahitana tsangambato lehibe, eo ambany eo kosa dia misy fiara mitandahatra maromaro miodidina io tsangambato io ; ahitana takelaby iray maneho dokambarotra, mena ny lokon' io takelaby io ary manao dokambarotra momban'ireo kojakoja fampiasa any an-tokatrano amidy anatin'ny toeram-pivarotana iray.

Voankazo anaty vilia fotsy, fary notetehina boribory no anatina vilia fotsy iray. Misy pentimpentina fotsy eny amin'ilay fary. Ny fary dia be siramamy ary be rano tokoa rehefa masaka izy. Maniry lavalava toy ny bozaka avo be fa matevina ary misy rano ao anatiny.

Kanelina, vokatra natao ahondrana ary ampiasain'ny eto an-toerana. Ilaina ho an'ny fahasalamana ary mahatsara ny fahasalaman'ny olona manana hatavezana sy manana aretim-po. Manadio ny aty ihany koa izy. Amidy izy ireto ary mifatotra amin'ny tady rofia anaty fonosana vita amin'ny plastika.

Tanana iray no mitazona boky, boky voasoratra amin'ny teny frantsay, ny sary hita eo ivelany dia sarina vehivavy iray mihorirana mifato-bolo ary misy tanana mipetraka eo amin'ny sorony, ny lohateny dia manao hoe :" Misy feon-kira iray foana miverimberina ao an-tsaiko ".

Miaramila marobe mandeha eny amin'ny lalana sady manao matso. Amin'ny ampovoan'ny lalana dia miaramila vitsivitsy manao fanamiana mitovy izany hoe manga ny ambony ary pataloha mainty misy tsipika manga kely ny ambany, manao satroka fotsy izy ireo. Erỳ am-pita kosa dia miaramila marobe koa manao fanamiana mitovy hafa maitso antitra ary misy fehikibo fotsy, mitandahatra izy ireo.

Trano rava iray vita aminy biriky no hita eto, efa tsy misy tafo intsony fa hazo ambony sisa, misy lehilahy iray mihantona eo ambony io manamboatra ilay tafo ary eo akaikin'ilay trano dia misy herinaratra mandalo maromaro.

Toerana tsara tarehy, mahatazana tendrombohitra avo sy ranomasina. Erỳ amin'ny faravodilanitra dia ranomasina midadasika, manga ny lanitra. Raha mihemotra kosa dia ahitana tanàna amin'ny lemaka, feno zavamaitso sy trano vitsivitsy. Ary atỳ aoriana indrindra ny tendrombohitra avo misy kivatovato, olona roa no mipetraka eo amin'io tendrombohitra io.

Tokotany iray, azo lazaina fa misy fanamboarana ao an-trano no manoloana antsika. Ahitana tohatra, loko maromaro, vy sy vato mipetrapetraka. Misy hazo ihany koa natao hiakarana ho an'ilay mpanamboatra trano. Tsy mbola vita tsara ary tsy milamina ilay tokotany teto.

Trano eny ambanivohitra, ahitana tokotany malalaka. Misy laona mihohaka eo akaiky eo. Ilay trano kosa dia vita amin'ny rotso-peta. Ny lavarangana dia vita amin'ny hazo ary miloko manga. Misy olona telo mipetraka eo an-tokotany, lehilahy ny iray miresaka amina vehivavy, ary misy iray ihany koa miankin-drindrina eo amin'ilay trano.

Tany malalaka any ampovoan'ny ala ahitana hazo avo be manodidina ity tany malalaka ity ary eo ampovoany kosa dia misy fiara tsy mataho-dalana iray miloko mainty. Feno entana eo amboniny ary ahitana olona mandamina entana, eo aoriana kosa dia misy gidro anankiefatra ''maki'' izy ireo. Ny lokony dia volondavenona ary tsipitsipika mainty sy fotsy ny lokon'ny rambony, mipetraka amin'ny tany izy.

Koveta vy iray mipetraka amin'ny tany ahitana manga marobe, ny manga sasany dia nosilasilahana ampovoany mbola manome endrika boribory ary manome endrika voninkazo, ny sasany kosa dia nosilasilahana manify ary mitandahatra amin'ny sisiny, ao anatin'io koveta io dia hahitana tavohangy plastika misy sakay ary sotro ao anatiny.

Biby tsy dia fahita fa any anaty ala no tena ahitana azy ; marokoroko ny vatany tahaka ny misy kirany mainty ny tapon'ny lamosiny ary ny aty ambany kosa dia volon-davenona, misy volovolo io kirany io. Ny lohany kosa dia toy ny lohana voalavo, boribory kely mainty ny masony ary misy hoho lavabe ny tongony.

Lamba malagasy ho amidy raha ny fahitana azy, miloko volomboasary ary misy sarina hazo lehibe miendrika baobab eo ampovoany. Amin'ny sisiny kosa dia misy gidro roa amin'ny ankavia ary roa amin'ny ankavanana. Ny soratra hita dia hoe "Maki Madagasikara".

Trano fiangonana iray any Ambilobe. Misy takelaka milaza mombamomba an'ity trano fiangonana ity eo alohany. Vita amin'ny vato tanteraka ilay trano, misy varavarana roa miditra ao aminy, ary somary miakatra tohatra ny mankao amin'ilay fiangonana, misy tamboho vita amin'ny vato ihany koa ary misy sarina hazofijaliana eo amin'ny sisiny havanana.

Efitrano fisakafoananan'olon-tsotra iray ahitana fanaka sy kojakoja ao an-tokatrano. Misy fanaka iray fasiana vera. Eo aloha kosa dia misy latabatra misy seza efatra mihodidina azy ; misy lambanana kely ary etsy aloha indrindra dia misy latabatra iray lehibe iray fandrosoana sakafo.

Tavoahangy anankidimy misy ranon-javatra fampiasaina amin'ny fikarakarana ny loha no mipetraka eo ambonina tabatra anankiray ; ao aoriana dia misy ondana misy sarisary voninkazo mainty sy volondavenona. Miloko maitso sy volondavenona ireo ranon-javatra ireo.

Latabatry ny mpanambady anaty efitrano iray. Ny lokon'ilay rindrinan'ny mpanambady dia manga, ny latabatra kosa dia misy lamba latabatra fotsy, ary misy lamba latabatra mavokely antitra ao ambaniny ; misy voninkazo mipetraka eo ambonin'ilay latabatra ambonina tavoahangy vita amin'ny vera iray, lamba misadikadika miloko fotsy sy mavokely kosa no ao aoriany.

Trano fivarotana kojakoja ho ampiasaina amin'ny trano fonenana. Ahitana toeram-pivoahana vita amin'ny bakoly anankiroa ao amin'ity toerana ity, mipetraka ambonina ankalana anankiray. Ny rindrina kosa dia vita amin'ny biriky ary misy karazana vy fampiasa amin'ny trano fandroana miantona eo amin'ny rindrina. Anankiroa izy ireo.

Tanana iray mitazona koba ravina. Anankitelo ireto koba ireto. Mifono amin'ny ravin'akondro ary ny ao anatiny dia ahitana kobam-bary, koba katsaka, akondro ary voanjo nototoina. Andrahoina amin'ny entana ary asiana siramamy kely. Matsiro izy ity ary ataon'ny ankizy tsindrin-tsakafo eny anelanelam-potoana.

Mampatsiahy ahy firavaka iray ato an-trano vita avy amin'ny volafotsy. Tànana iray mitazona rojo vita amin'ny volafotsy ahitana sarin'antsy kely mihantona eo amin'ilay rojo. Raha ny fahitana azy dia anaty toeram-pivarotana firavaka ary firavaka natao amidy any amin'ny tambazotran-tserasera.

Arabe ifamezivezen'ny olona ahitana kodiarandroa miantsona. Lokon'ilay kodiarandroa dia mainty sy mena, misy aroloha miantona eo amin'io kodiarandroa io. Erỳ ampita kosa ao aorinany dia misy tsena fivarotana ny iray mofo mofo ary ny iray voankazo, eo ambonina latabatra hazo avokoa ireo entana ireo.

Tsena eny ambanivohitra ahitana fivarotana legioma isan-karazany. Ankalamanjana ny tsena ary ny ankamaroany dia tsy misy elo, misy sasatsasany ihany misy elo eo amboniny. Ny tena varotana dia ireo zava-maitso ary legioma toy ny karôty, misy koa mivarotra sakay sy voatabia. Maromaro ireo mpivarotra fa ny ankamaroany dia vehivavy.

Vokatra marobe no mitandahatra akaikina fitaratra iray. Ireto vokatra ireto dia natao no fikarakarana ny volo, hanomezana azy endrika miolakolana na mitsotra be araka izay tiana ary hampamandimandina azy. Loko hita amin'ny fonosan'ireto vokatra ireto dia voloparasy, manga, mavo ary mena.

Analakely dia anisany toerana ahafantarana ny renivohitr'i Madagasikara. Misy kodiaran-droa maromaro hita eo, olona sasany mifamezivezy ary fiara maro be mitandahatra ho amidy. Alokalofan'ny hazo mitandahatra ihany koa ity toerana ity.

Lalankely iray vita amin'ny vato ary diavina lakandrano misy rano maloto. Eo akaiky eo dia misy lamba fotsy maromaro miahy ary trano kely iray miloko manga. Mandalo amin'io lalana io tovolahy roa : ny iray mitodika any aloha ary ny iray kosa mitodika any aoriana.

Takelaka voalohany ana gazety mpiseho isan'andro no milaza fa lehilahy natao takalonaina : mitaky valo tapitrisa ariary ireo mpaka an-keriny. Etsy amin'ny havia kosa dia misy resaka momba ny minisitry ny fitsarana : efa nihena ny tahan'ny tranga fanolanana. Ary eo ambany dia nilaza fa nandresy ny firenena iray : voalohany i Madagasikara.

Vilany maromaro no hita eto amin'ity sary ity. Toeram-pivarotana raha ny fahalalàna azy. Ireto vilany reto dia vita amin'ny vy ary misarona vita amin' ny vera. Ny tahony kosa dia miendrika hazo miloko volontany. Eo ambonina zavatra iray miloko fotsifotsy izy, ary ery aoriana dia misy baoritra vita amin' ny taratasy.

Vehivavy iray mijoro anoloana fiara maromaro. Hafa kely ny lokon'ireto fiara ireto satria marevaka dia marevaka. Erỳ aloha indrindra dia misy fiara miloko mainty sy fotsy ary ny jirony mena ary eo akaikiny ilay vehivavy eo aorianany dia manga sy fotsy ny lokon'ilay fiara ; ilay vehivavy kosa dia mirandrana ary tena manify ny volony. Manao ambonina akanjo mainty izy ary misy famantaranandro ny tanany.

Toeram-pivarotana lehibe mivarotra kojakoja ilaina ao an-dakozia no hita eto. Ireto izao dia vata fampangatsiahana miisa telo : ny voalohany dia vata fampangatsiahana ahitana ilany maitso ary ny ilany kosa dia volon-davenona ; ilay iray faharoa dia miloko mainty ; ilay iray etsy aoriana ihany koa dia miloko mainty.

Lehilahy iray no miakatra ambony tohatra ; manao akanjo ambony marevaka izy ary ny lokon'ny tanan'akanjony dia mainty. Mandoko rindrina miloko volomboasary izy ; ary eo amin'ny rindrina dia misy sary hosodoko maneho sarina voankazo sy vera misy ranom-boankazo. Ny tafon-trano kosa dia miloko fotsy.

Anaty rova, ahitana vavahady lehibe miditra eo aminy. Totohatra vato lava no miakatra makao anaty rova ary misy sisiny tamboho kely vita amin'ny vato ihany koa. Misy sarina voromahery eo atapon'ilay vavahady ary misy ohatran'ny andry anankiefatra mijoro amin'ilay vavahady. Olona roa no mijoro eo ambanin'ny vavahady, misy anankiray kosa mipetraka eo akaiky eo.

hahitana toerana avo etỳ Antananarivo ; ary ity sary ity dia maneho ny fahitana Antananarivo iray manontolo avy etỳ amin'ny toerana avo, trano maro be no mandrafitra azy, misy ny trano vao vita vao haingana, misy kosa ny trano efa taloha , ny ankamaroan'ny tafon-trano dia amin'ny loko volontany avokoa

Solaitra maromaro natokana ho any ankizy, mifono plastika ary mifanaingina. Misy kisarisary ny fonon'ireto solaitra ireto, ary ny loko hita teto dia mavokely ny anankiroa, mavo iray, manga iray ary misy mavokely ihany koa eo ambaniny. Ny vidin'ny solaitra dia roan-jato ariary ary misy mpenina kely miaraka aminy.

Pensily hazo maromaro no mitambatra. Maro loko ireto pensily hazo ireto, ary ny loko hita ao aminy dia maitso, mena ary fotsy. Misy karazana vy miloko volamena eo amin'ilay pensily hazo ary misy famafana miloko fotsy ihany koa eo ambonin'ny pensily hazo tsirairay.

Toeram-pisakafoanana iray misokatra, tsy misy varavarana. Ahitana latabatra misy lamba latabatra mainty sy fotsy ao anatiny ary seza hazo. Eo ivelany dia misy hazona voanio maniry. Eo akaiky eo kosa dia misy solaitra lehibe iray mainty mitanisa ireo sakafo aroso ao anatin'io toerana io.

Maneho ny andavanandro ny fiainan'ny Malagasy mihitsy itỳ sary itỳ. Ireto izao dia zavatra kojakoja varotan'ny olona amoron-dalana ary varotany amin'ny tany, asiany lamba kely fotsiny hametrahana azy. Ahitana fitetehana, antsy, zavatra hapetaka amin'ny sarom-bilany, fanariam-pako, sy ireo fanaovana mofomamy isan-karazany.

Karazana boky efa tonta maromaro no mitandahatra. Miresaka momba ny tantaran'ny Malagasy, tantaran'i Madagasikara ireto. Ny boky voalohany miloko fotsy dia ahitana ny lohateny hoe : Tantaran'ny Andriana eto Madagasikara, ny faharoa dia Anganon'ny Ntaolo, ny eo ambany kosa dia tantara Betsileo sy Vohitsivala.

Gitara kely fanao haingon-trano vita amin'ny kesika no amidy ary miankina amin'ny hazo iray , misy tady vy io gitara io. Eo akaiky kosa dia misy asa tanana hosodoko voadidina loko mainty, volon-davenona ary fotsy ; sary miloko mainty sy volontany ary mavo no hita ao anatin'io. Eo ambany kosa dia misy vato boribory maromaro amidy.

Boky iray miloko maitso no mipetraka ambony latabatra misy lamba latabatra fotsy. Ny hita eto amin'ny boky dia sarin'ankizy mianadahy, ilay ankizivavy dia mivoaka eo amin'ny varavarana, voahodidina sarina voninkazo ary erỳ aoriana kosa dia misy trano lehibe iray. Ny lohateny hita dia ilay hoe : "Ilay devoly kely".

Ny kotomila dia anisan'ny zavamaniry entina anomezana hanitra ny lasopy sy ny sakafo isan-karazany. Eto izao dia kotomila anankiroa mifatotra amin'ny tady maintimainty vita amin'ny bozaka. Eo akaiky eo kosa dia misy karazana anana iray amidy fa tsy hita tsara.

Vehivavy iray fohy volo mipetraka. Mitsikitsiky ity vehivavy ity. Tsy hita ny tena halavan'ny volony fa ny ambony sofiny ihany no hita. Manao firavaka lehibe izy toy ny kavina, ny rojo, ny peratra ary ny famataranandro. Samy volamena izy ireo. Ny akanjony kosa dia fotsy ambony ambany.

Tanana anaty haizina, mitazona tavoangy kely iray misy rano no hita eto. Mazavazava ery arina fa maizina kosa ny manodidina. Azo lazaina ho dokam-barotra ho an'ny vokatra, ity sary ity ary, olona iray manao fikarakarana momba ny vatana no mivarotra azy.

Efitrano lehibe iray natokana ampirantiana sary, ny lokony rindrina amin'ny efitrano dia fotsy ary ny tafontrano ihany koa dia fotsy. Ahitana ankizivavy maromaro mifampisakambina sady miresaka ao anatin'ilay efitrano ary amin'ny rindrina dia feno asa tànana mpaka sary miloko mainty sy fotsy.

Asatanana malagasy, ahitana poketra vita amin'ny rofia sy vita amin'ny hoditra ; ny amin'ny sisiny havia dia poketra miloko manga ; ny ao aorinany kosa dia fotsy sy volondavenona ary kisarisarim-boninkazo ; amin'ny sisiny havanana kosa dia poketra vita amin'ny hodi-boay sy hoditr'omby ; ny lokon'izy ireo dia volontany, misy ihany anefa ny mainty.

Lavarangana lehibe iray ahitana tafo fanitso no ahitana olona milalao ao ambaniny. Ankizy ny hamaroan'izy ireto ary misy tanora vitsivitsy sy olon-dehibe. Samy mananga-tanana ankavanana sy havia izy ireo ary mijery olona iray eo ampovoany. Manaraka ny fihetsikin'ny olona eo ampovoany raha ny fahitana azy. Etsy aorina kosa dia misy trano miloko volontany sy fotsy.

Firavaka vita amin'ny akoso-bolamena no mipetraka ambonina lamba fotsy iray. Matevitevina ilay firavaka ary rojo izy io ; ahitana sarina lolo kely misy vatofotsy ary rojo mikirozaroza misy vatofotsy anankiroa ihany koa eo ambanin'io lolo io.

Boky iray amin'ny teny vahiny no hita mipetraka ambony latabatra. Lokon'ilay latabatra dia fotsifotsy, ilay boky kosa dia ahitana sarina tanàna iray misy sarina fiangonana sy trano mitan-dahatra amin'ny arabe iray, erỳ aoriana dia misy lalana ary fiara mijanona amin'ny sisiny, amin'ny sisiny havia kosa dia misy hazo ihany koa.

Vehivavy iray mijoro manatrika. Ny sorony miakatra ihany no hita. Manana loko somary fotsifotsy ity vehivavy ity. Izy kosa dia sola tsy misy volo, ny sofiny dia misy kavina, tsara tarehy izy, nifiny mirafitra tsara ary ny orony maranidranitra.

Tsena eny amoron-dalana ahitana voakazo sy tsakitsaky amidy amin'ny sobika, ambonina latabatra dia misy sobika maromaro hahitana voanjo efa mivofy sy voanjo mifono siramamy, eo ankaiky eo dia sobika nakoroa maintso hahitana vodabi madiniga izay amidy amin'ny kapoka misy finosana vidamin'i plastika mitandahitra eo ankaiko eo natao amin'ny osana reo etanao amidy

Karazana vokatra azo avy amin'ny voankazo, no amidy anaty toeram-pivarotana lehibe ; anati-na tavoahangy izay misarona ny ankamaroan'izy ireto. Misy ny vita avy any ivelany, ary misy ny vita tanatiny. Ahitana karazana mananasy mifangaro siramamy nandrahoina ; misy hiany koa manga sy voamadilo miaraka amin'ny siramamy ; ary ny eo ambany dia anati-na plastika fotsy iray, misy soratra.

Asa tanana sary sikotra vita amin'ny hazo no amidy eny amin'ny sisin-dalana, vita amin'ny hazo voasikotra izy ireo ary ny sasany dia manao endrika aloalo dia mihantona eo ambony. Ny ambany kosa dia manome endrika vilany tany sy lohan'olona ary sarina tarondro.

Gazety iray mitondra ny lohateny hoe Gazetiko no manoloana, misy lohateny maromaro azo vakiana : anisan'izany, "malaza fa tsara toerana ho ben'ny tanàna", misy olona maromaro voatonona ao anatin'izany ; haren-dranomasina, "manaitra ny maro ny fiarahamonim-pirenena".

Oliva maromaro anaty fonosana no amidy anaty toeram-pivarotana iray. Misy ny anatina fonosana plastika ary misy kosa ny anaty tavoahangy vita amin'ny vera. Maitso no lokon'ireo anaty fonosana plastika. Erỳ aoriana kosa dia misy tavoahangy vera ahitana tongolo milona.

Eny amoron-dalana no fahitana ny sary ka ny loko manga sy ny fotsy no tena hita miavaka ao anatin'ny sary. Misy fiara iray mandalo, ny lohany ihany no hita ary misy olona ihany koa erỳ amin'ny sisiny ankavia erỳ. Somary mangingina ny lalana ary tsy dia betsaka mpandalo.

Trano iray an-dalam-panamboarana no hita eto amin' ny sary, fotsy ny lokon' io trano io ary lehilahy iray mandalotra no hita eo, niakatra ambon' ny tohatra izy. Ny varavaran' ilay trano dia miloko mainty ary ny varavarankely dia misy loko mainty vy ihany koa, eo akaiky eo misy barika fanangonan-drano.

Karazana biby hafakely tsy fantatra hoe inona fa dia tena amin'ny somary mamparikoditra tokoa. Ny masony dia boribory maintimainty ary misy karazana toy ny ravinkazo eo ambonin'ny masony, maromaro ny tongony ary voloana ny vatana, misy sofiny ranga lehibe anankiroa.

Rojo volamena iray mipetraka ambonina lamba maitso sy somary marokoroko. Eo amin'io rojo io dia ahitana sarintan'ny Madagasikara mihantona. Ny loko hita eo amin'ilay sarintany kosa dia mena, fotsy ary maitso ary mizara telo mazava io loko io.

Firavaka avy amin'ny volamena na ankoso-bolamena indray no hita eto, anankiroa mifanaingina izy io eo ambonina tratram-behivavy iray, misy volo kely ihany hita. Tsy hita kosa ny tarehan'ilay vehivavy fa ny tendany sy ny tratrany ihany misy soratra ''V'' eo amin'ilay tratra ary misy vato miendrika boribory eo ambony.

Tanan'olona mainty hoditra iray no hita mitazona zava-maniry .Ity zava-maniry ity dia atsasaka laisoa miloko mavo sy maitso. Eo ambanin'ilay tanana mitazona laisoa dia misy harona maintimainty ira. Eo akaikiny kosa dia misy zava-maniry iray miloko maitso.

tovolahy maromaro anatina kianja fanaovana fanatanjahantena eny Mahamasina ; mena ny lokon'ilay tany itsahana ao amin'ilay kianja , ny tovolahy kosa dia manao fanamiana mitovy, ambonin'ankanjo mena fohy tanana ambony ary pataloha fohy ambany miloko mena , mitazona baolina ny roa amin'izy ireo , ny sasany kosa dia manao akanjo mitovy amin'ny rehetra

Karazana sakafo vita malagasy maro be no hita eto. Eo ambonin'ny sahafa izy ireo ary rehefa anaty fonosana avokoa. Misy ireo fanomezan-tsiro. Misy ihany koa ireo menaka isankarazany ary misy ireo sakafo mbola manta. Misy ihany koa ireo voankazo maina sy ireo tsakitsaky isankarazany.

Hanim-pitoloha mipetraka ambonina latabatra miloko volontany irzy iray. Maro karazana izy ireo fa ny tena misongadina dia ny karazana mofo. Misy ny mitsangana akaikina baobaba be iray ary eo ambonin'ilay baobaba dia misy voankazo isan-karazany. Misy kosa ny voatetitetika milahatra eo akaiky eo ary ny sasany dia anatina garaba na harona sobika kely.

Tanàna iray anaty tamboho avo dia avo no ahitana fanasan-damba vao namboarina iray. Vita amin'ny simenitra izy io, somary misy lavaka eo ampovoany ary misy zorony somary lavalava ; eo no hanandronana ny rano maloto ivoahan'ny lamba avy nosasaina ary misy tatatra kely handehanan'izany.

Toerana fivarotana firavaka eny amoron-dalana ambonina vy makarakara ary miantona aminy misy firavaka maro be mifono taratasy sy plastika. Misy ny firavaka ahitana sarina biby misy ihany koa ny vita amin'ny vato fotsy sy ny ankoso-bolamena ary ny kavina dia maro loko tokoa satria ahitana loko manga mavokely mavo ary maitso.

Boky iray fikarakarana sakafo no mipetraka ambonina latabatra iray, ny sary hita amin'ity boky ity dia sarina vilia jobo iray misy zavatra mamimamy ao anatiny ; misy sotro ao anatin'io vilia io. Raha ny voalazan'ny boky dia karazan-tsakafo masira sy mamy ho an'ny olona tendan-kanina no hita ato anatin'ity boky ity.

Ala ahitana gidro ao anatiny. Gidro no mipetraka amina tahona hazo iray lehibe. Tsy manatrika io gidro io fa mijery miamboho. Lava ny rambony ary fotsy ny ankamaroan'ny loko hita amin'ny vatany. Eo an-tampon-dohany kosa dia mainty. Somary fohy ny sofiny.

Fiara maromaro miantsona no hita eto. Ahitana fiara karetsaka sy fiara tsotr,a miloko fotsy ny anakiray ery arina kosa dia misy fiara fitaterina miloko: fotsy, mavo, maintso, misy fiara-maintso sy mena ihany koa hita eo amin'ny sary.

Tantely iray mipetraka ambonina ratsankazo. Sary azo tena nahalehibiazina tokoa izy ity, ahitana tantely volovoloina, lehibe ny masony ary misy tandroka izy, ny tongony ihany koa dia volovoloina, mipetraka ambonina ratsankazo. Volovoloina ihany koa izy, ny lokony dia manopy volontany ary ahitana loko mavo.

Boky miisa roa amin'ny ankavia sy ankavanana. Ny boky voalohany dia miloko mavo ary ny boky faharoa kosa miloko fotsy, ilay boky miloko mavo dia ahitana tanana mivoaka, ilay faharoa kosa dia ahitana lohana ankizivavy iray hita avy aty aoriana.

Lambahoany iray lehibe miloko maitsomaitso no mihantona. Ahitana sarina omby miloko maintimainty ary ao aoriana kosa dia misy sarina baobab maromaro. Misy soratra eo ambany ary miankina amin'ny rindrina fotsy ilay lambahoany.

Tanana iray mitazona boky mivelatra, fotsy ny lokon'io boky io ary, voasoratra amin'ny teny frantsay. Misy taratasy manga kely eo ampovoan'ilay boky. Anaty efitrano kosa no misy ilay olona mitazona ilay boky. Misy varavarakely misokatra anankiroa ery arina, ary ny rindrina dia miloko fotsy.

Tsakitsaky maromaro no hita anaty toeram-pivarotana lehibe iray, anatina vilia vy joby maromaro izy ireto. Ahitana karazana sakafo voaendy ary tena manimanitra tokoa. Ahatsiarovako ny fotoana fisakafoanana rehefa antenantenan'andro iny, iarahana amin'ny namana sy tapaka.

Arabe eto Antananarivo ahitana olona mifamezivezy, amin'ny sisin' arabe dia ahitana trano fivarotana karazana fasiana vita amin'ny taratasy maromaro no mifanaingina, eo akaiky eo dia misy tavoahangy plastika mifamatotra anaty fonony plastika iray ary gony lehibe miankin-drindrina.

Trano iray fotsifotsy amoron-dalana no ahitana takela-by dokam-barotra miraikitra aminy, io dokam-barotra hita eo dia mombana trano fandraisam-bahiny ahitana litera maromaro milaza ny finday ahazoana ilay trano fandraisam-bahiny eo amin'izany takela-by izany.

Toerana fandehanan' ny mpandeha an- tongotra ahitana mpivarotra, akanjo maromaro no hamidy eny amin'ny sisin- dalana. Mipetraka ambony boaritra ireo akanjo ireo ary mivalona tsara, ahitana ambonin' akanjo sy pataloha. Ny lokom-pataloha tazana eto dia manga antitra, fotsy, ary volon-davenona ny ambonin' akanjo kosa dia akanjo fohy tanana miloko manga ary mitsipitsipika mavo sy fotsy ary volon-davenona.

Toerana fitsangatsanganana eny amoron-tsiraka ahitana trano kely vita amin'ny hazo sy ny satrana. Maro loko ny trano ary bararata ny ambany izay ahitana loko maitso, mavokely, ary mena. Misy soratsoratra miantona eo amin'ny sisin'ilay trano ary ahitana soratra manao hoe tongasoa eto amin'ny "paradis" n'ny tsiro. Misy rano amidy eo ary voalaza mivarotra hazandranomasina ihany koa.

Vilia jobo iray no mipetraka ambony latabatra. Ao anatin'io vilia jobo io dia feno karazan-tsakafo manta. Ahitana ny ovy izay efa voatetika, ny karaoty voatetika boribory ary ny voatabia izay vao avy novoasana. Eo akaiky eo dia misy tongolo voatetika ihany koa ary antsy eo akaikiny.

Karazana boky mampianatra ny teny malagasy no hamidy hanatina toeram-pivarotana iray, mifanaingina izy ireo. Lohan-teny misingadina eto izao dia ny hoe ny zaridaina keliko Ariela sy Arilay. Misy sarin'ankizy ary sarina miaina hita amin'ireo boky ireo.

Vehivavy iray no mijoro eo anoloana trano iray, misy rihana iray ity trano ity ary mbola vita amin'ny simenitra fa tsy miloko, eo alohany kosa ilay vehivavy dia manao akanjo ambony ambany mitovy loko, palitao ny ambony ary miloko manga misy tsipika fotsy, manao solomaso ilay vehivavy ary misy famantaran'andro ny tanany.

Gazety iray mitondra ny lohateny "gazetiko" no miresaka momban'ny antenimiera-pirenena; ifandroritan'ny mpanohitra sy ny mpomban'ny fitondrana ireo mpanolontsaina tsy miankina, eo ambany kosa dia miresaka mombana lehilahy iray mpanao politika : "mila fanovana maherivaika eto amin'ny firenena".

Trano misy rihana lehibe ahitana rihana telo. Lokon' ilay trano dia mavo tanora, lokon' ny varavarankely kosa dia mavo antitra ary ny lavarangana dia volotany. Ny varavarambe sy ny varavarankely dia vita amin' ny fitaratra ary ambany rihana dia ahitana trano misokatra natao ho fivarotana. Misy olona mijoro eo ivelan' ilay trano.

Tavoahangy lehibe maro mipetraka amin'ny tany ; mahazaka eo amin'ny dimy litatra eo ny tavoangy iray, fasiana rano fisotro madio ary maromaro izy ireo ; manganoano ny lokony ary manga kosa ny sarony ; misy fitazomana azy. Eo akaiky eo kosa dia misy tahona kifafa iray misy sarim-boninkazo ary miloko maitso.

Lehilahy maromaro manao akanjo manga noho hita eto amin'ny sary, manao fehi-kibo fotsy izy ireo, ny anankiroa dia mandoalika, ny iray miaraka amin'ny filohan'i repoblika ka manisy galoana azy, eo akaiky kosa dia misy lehilahy iray manam-boninahitra mitazona zavatra, ery aoriana misy mpanatrika marobe.

Kaopy tsara tarehy vita malagasy no mipetraka ambonina latabatra miendrika totohatra. Misarona lamba fotsy io latabatra io, ireo kaopy kosa dia maneho ireo zavatra hita eto Madagasikara. Maro loko izy ireo ahitana sarina ragidro, tanalahy ary sarina fiara mpitatitra olona izay feno olona, ahitana ny loko mena fotsy ary ahitana ihany koa amin'ny sisiny havia sarina sarety.

Sakafo tsy dia fahita aty andrenivohitra ny biby kely endasina kanefa ny any ambanivohitra dia tena tian'ny olona ary any amorontsiraka ihany koa. Izy ity izao dia karazana voangory na angelinkary nendasina tamin'ny menaka, mipetraka anaty vilia jôby iray vita amin'ny vy; misy sotro vy ihany koa eo akaiky eo.

Sakafo maraina tsara tarehy, mipetraka ambony latabatra miloko maitso sy fotsy. Anatina vilia no ahitana an'ireto sakafo ireto : ny voalohany dia karazana mofo mioringorina sy silaka voasary eo akaiky eo ary ravina maitso. Ilay anatina vilia jobo kosa dia voankazo misy zavamaitso, ary anatina kaopy sy vera dia misy ranon-javatra miloko volontany.

Trano ivaiva sy tsara tarehy iray no hita eto amin'ity trano ity. Ny lokon'ilay trano dia mavo sy volontany. Misy voninkazo maromaro eo an-jaridaina ary misy hazona voanio ihany koa. Tsara tarehy tokoa izy ity satria mirafitra tsara na ny biriky natao ho hitsahina aza.

Gazety iray mitondra ny lohateny hoe "Inona no vaovao" nivoaka ny talata telo amby roapolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo no miresaka momba ny fisolokiana niseho tany Toamasina. Mpiadina sivy amby roapolo tsy afaka nanala bakalorea. Eo ambany kosa dia misy lohateny manao hoe "Lasa izy nody tany Ambatolampy".

Tokotany iray ahitana biby eo ampovoany. Misy trano amin'ny sisiny havanana, voalalotra simenitra izy io ary ahitana seza vita amin'ny plastika miankina mihoaka amin'io trano io. Eo ampovoan'ny tokotany kosa dia misy osa iray mainty ny lohany ary volontany ny vatany, misy tandroka izy, tongony sy ny tanany ihany koa dia miloko mainty.

Ranomanitra karazany efatra no midaboka ambonina lamba iray voloina, miloko fotsy. Mavo sy mena ny lokon'ireo ranomanitra ireo, ary ny sarony dia misy ohatry ny ranom-bolamena. Misy fofona lavanila sy fofona hafa ireo ranomanitra ireo.

Toerana iray natao hianarana lesona ary ao anatin'ny toeram-pianarana no hita eto. Ankizy vavy maromaro no hita mameno ny efitrano, ahitana latabatra sy seza vita amin'ny hazo ary miloko volontany. Etsy aoriana kosa dia varavarankely ahitana fitaratra maro be.

Firavaka maro loko mipetraka ambonina akanjo mavokely iray. Ity firavaka ity dia vita amin'ny lamba ka ahitana loko toy ny mavo, mavokely ary manga. Ny akanjo hipetrahany kosa dia miloko mavokely, misy tsipitsipika mainty ity akanjo ity.

Trano eo Analakely izay hanankinan'ny olona fivarotana satroka, satroka marobe amin'ny loko isankarazany no mitandahatra amin'ny rindrin'ity trano iray, ny loko tazana eto izao dia ny mainty, ny mena, ny mavo, ny fotsy, ny mangakely, ny manga antitra, ny volomparasy. Eo akaiky eo kosa dia misy ramatoa iray manao ambonin'akanjo volotany ary manao satroka manontany ireo satroka amidy ireo.

Tsena fivarotana lehibe iray mivarotra sakafo manta vita malagasy ; ambonina latabatra mifanaingina sy anaty koveta maitso no hamarotan'ireo sakafo ireo. Ny tazana eto ambany ohatra dia saosety maromaro, dipoavatra mbola amin'ny tangozany, ary ravitoto misy sotro eo anatiny ; eo amboniny kosa dia misy angivy.

Tanimbary midadasika fambolem-bary ahitana ketsa vao maniry. Eo ampovoanin'io tanimbary io dia misy vehivavy roa, ny iray manao lambahoany ary ny iray kosa manao akanjo mainty somary fohifohy. Ilay manao akanjo lambahoany dia mitazona finday ary maka sary ity faharoa. Etsy aoriana kosa dia ahitana tendrombohitra sy hazo maromaro.

Fiara iray miantsona eo alohana toeram-pivarotana hita eny Tsaralalàna no hita eto, eo akaikiny dia misy fiara lehibe mpitatitra entana fa ity aloha kosa dia fiara madinidinika, samy miloko fotsy izy ireo ary toerana fivarotana kojakoja ilaina amin'ny fanamboarana trano ilay eo akaikiny.

Toerana iray eny akaikin'ny tobin-tsolika, ahitana tsena miloko fotsy, izay fivarotana sakafo sy ireo kojakoja ilaina rehefa mandeha mivezivezy. Eo akaikiny kosa, eo an-tokotanin'ilay tobin-tsolika, dia misy fiara karetsaka iray ; lehilahy iray no mijoro eo akaikiny ; ary aty aoriana kosa, lehilahy roa manaraka ilay fiara.

Gazety iray maneho lahatsoratra momba ny mpihira malaza anankiray fahiny ary mbola malaza hatramin'izao antsoina hoe Fanja Andriamanantena. Manambara hira vaovao izy ary misy soratra marobe tantarainy momba an'io ramatoa io. Mety hisy ny fanamarihana ny faha enimpolo taona niarahako an-tsehatra hoy izy ao anatin'ny lahatsoratra.

Tafona fiangonana iray izay miloko fotsifotsy ; eo ambonin'ilay tafo io dia misy tsangam-bato an'olo-masina iray. Raha ny fahitana azy dia fiangonana katolika izy ity. Eo ambany eo kosa dia ahitana takelaka vita amin'ny vato, ary ahitana soratra manao hoe :" jobily faha dimampolo taona, ekara masindahy Paoly Ambodisatrana Sahambava".

Mampalaza an'i Madagasikara ny fananana gidro isankarazany. Gidro anankiroa mifampibaby no mitaingina hazo iray, anaty ala mikitroka izy ireo. Ny lokon'ireto gidro ireto kosa dia volontany, fotsy ary mainty. Samy mitazana miankavia izy ireo, ary misy zavatra mahavariana azy. Lava rambo ireo gidro ireo.

Asatanana vita malagasy vita avy amin'ny vy na ny kapoaka no hita eto amin'ny sary. Fiara maromaro maneho endrika fiara taloha, misy ny miloko mena, misy ny miloko maitso ary misy ny manga tsara tarehy tokoa izy ireo.

Karazam-boasary lehibe amidy any antsena, lehibe izy ity fa tsy toy ny voasary fahita, somary mangidy ny odiny ary matevina, misy zavatra fotsifotsy izay mialohan'ilay tena voasary. Mitokotoko izy ity ary ao anaty harona vita amin'ny hazo, eo akaiky eo kosa dia misy sakomanga sy mananasy amidy.

Maneho sarin'ankizy iray avy niasa tany an-tsaha no hita eto, mipetraka eo amin'ny sisin-dàlana izy ary eo alohany eo dia misy gony iray feno ahitra avy nofakofakoana. Reraka raha ny fahitana ity zaza ity ery aorinany kosa dia misy tongotra avy manantona azy.

Lehilahy iray mpanao politika no hita eto anoloana. Sola, manao akanjo mainty ary manao solomaso ; eo amin'ny tratrany kosa dia misy sainam-pirenena Malagasy. Eo alohany, dia misy tavoahangy iray atao ho sotroina ahitana rano madio mangarahara.

Legioma sy voankazo maro isankarazany no varotana ato amin'ity toeram-pivarotana lehibe iray ity, eo ambony mifanaingina dia ahitana legioma toy ny ovy, ny karoty ny voatabia, eo ambany kosa dia ahitana karazana voankazo toy ny akondro sy ny voasary ary ny zavoka.

Arabe eto Antananarivo ifamezivezen'ny olona. Olona anankiroa miampita ny arabe ary amin'ny sisiny havanana kosa dia misy fiara maromaro miantsona. Eo akaiky eo dia misy fiara karetsaka ary kodiaran-droa, ery aoriana indrindra koa dia misy takela-by misy dokam-barotra anankiroa.

Trano gasy iray vita amin'ny rosopeta, ahitana varavaran-kely vita amin'ny hazo. Alohan'ny hidirana amin'io trano io dia misy vavahady vato lehibe ary misy vavahady boribory vita amin'ny vato eo akaikiny eo. Lalam-bato no miakatra ho any amin'ilay tanàna ary misy hazo maniry eo ambonin'io lalam-bato io.

Tanana iray no mitazona kavina maro be. Ireto kavina ireto angamba dia natokana ho amidy satria mbola mipetaka amin'ny fonony fasiana azy izy. Vita amin'ny ankoso-bolamena ary enina ny isan'ireto kavina ireto. Ao ny somary efajoro, ao ny boribory ary ao kosa ny boribory matevina. Ilay tanana raha ny fahitana azy dia tanan-dehilahy.

Tanana iray mitazona zavatra anankiefatra no hita eto ; ireo zavatra ireo dia fantatra fa solaitra maoderina afaka ampiasain'ny ankizy amin'izao. Ny lokon'ireo solaitra ireo dia : mena, maitso, mavokely ary manga.

Peratra iray miendrika volamena anatina fasiana azy. Anatin'io fasiana azy io dia lamba fotsy ary ny fonony dia kisarisarim-boninkazo volontany sy fotsy. Miendrika fo ny haingo eo amin'io peratra io ary misy vato fotsy boribory eo ampovoany.

Toerana fanaovana fampiratiana ao an-bodiflaora ity sary ity. Misy olona maromaro varina mijery ireo zavatra miantona, ao ny vahiny ao ny teratany malagasy. Tena maroloko, ao ny mainty, ao ny mavo, izay ny tena mavesatra ao anatin'ny fampiratiana izay atao.

Efitrano fandraisam-bahiny sady fisakafoanana no ahitana latabatra roa ao anatiny. Lokon'ireto latabatra ireto dia maitsokely sy volondavenona ary fotsy sy mainty. Nys seza kosa dia miloko maitso ary ny sasany dia lokona hazo tsotra. Misy voninkazo kely mipetraka eo ampovoan'ny latabatra ary misy lafika vilia vita amin'ny rofia ihany koa.

Trano eny amoron-drano eny amorontsiraka. Vita ny hazo ny trano? ny tafo kosa dia bozaka. Voafefy hazo narafidrafitra ilay trano ary eo amorona lakandrano izy ity. Misy hazo lehibe maniry ao aorianan'ilay trano ary misy trano hafa koa manodidina azy. Ahitana ankizy mijorojoro eo akaiky eo ary olon-dehibe mandalo eo akaikin'ilay lakandrano.

Fampiratiana sary nalaina mpaka sary iray indray no tazana eto. Misy rindrina lehibe ary ahitana sary miisa enina. Ny lokon'ireo sary ireo dia mainty sy fotsy ary ao anatin'ilay sary dia ahitana olona iray misaoty amina rindrina trano anankiroa.

Sahafa iray no mipetraka amin'ny tany ary trondro maina ao anatiny izy io. Efa mivaky roa ny trondro ary ny lokon'ny trondro dia fotsy mangirana ny odiny. Ny nofiny kosa dia volon-tany. Saka iray no mipetraka eo anaty sahafa miaraka amin'ireo trondro ireo, mitazana ny trondro. Lokon'ny saka dia mainty sy fotsy ary volon-tany.

Sakafo tian'ny Malagasy ary ankafiziny ny vary soa. Ahitana karazana vary soa maro eny amin'ny toeram-pisakafoanana. Vary soa anatina vilia jobo fotsy iray, misy atody manta eo ampovoany ary hena notetehana amin'ny sisiny ; misy zava-maitso mandrakotra ilay vary soa.

Tanora maromaro manao fanamiana mitovy no mijoro eo akaikina omby iray. Mainty ambony ambany ny ankanjon'ireto tanora ireto ary tovolahy izy. Misy tsipika mena eo amin'ny tratrany ary misy sary soratra mena ihany koa. Eo akaikin' izy ireo dia misy vevavy iray manao amboninan' akanjo fotsy zipo mainty ary mitrotro zaza ilay omby kosa dia omby mahia miloko fotsy ary misy pentina mainty.

Efitrano fampiratiana, ahitana sary anankiroa mipetaka amin'ny rindrina. Ny lokon'ny rindrina dia somary manopy fotsy. Misy lehilahy iray variana mijoro, mijery ireo sary ireo hita avy aty aoriana izy. Ny sary kosa dia iray miloko mainty sy fotsy ary ny iray maro loko.

Toeram-pisakafoana ankalamanjana, ahitana latabatra maromaro sy seza maromaro, vita amin'ny karazana tsihy ny latabatra, ary ny seza kosa dia miloko fotsy sy mainty, ny lokon'ilay latabatra dia volondavenona, eo ambonin'ilay latabatra kosa dia misy vilia maromaro miloko fotsy efa avy nihinanana.

Tsena iray mivarotra vokatra malagasy toy ny hanitra sy ny fanomezan-tsiro isankarazany. Hita eto izao ohatra ny tamotamo, baobab sy ny tongologasy samy efa anaty fonosana, misy lavanilina ihany koa eo akaiky eo ; eo aloha kosa dia misy tongologasy amin'ny fonosana somary kelikely ary eo anaty koveta kely iray dia misy fotsimbary amin'ny kapoaka.

Taratasy fotsy ahitana sary famantarana tsena iray. Sarina harona miloko mena ary misy maso sy vava mitsikitsiky eo. Ny soratra dia manao hoe : Rasoa, manakaiky anao. Itỳ sary famantarana itỳ dia afaka apetaka eny amin'ny entana na eny amin'ny tsena fivarotana.

Satroka malagasy vita aminy jia fotsy no hita eto . Eo ambanin'ireo satroka ireo dia misy goailaka miloko manga ; mifanaingina ireo satroka ireo ary azo ambara fa maneho ny satroka manerana ny faritra eraky Madagasikara . Ny loko hita dia : ny mavokely, volomparasy, maintso ary manga .

Ranomasina midadasika ahitana zavatra mitsingevana mavomavo eny amboniny. Eto akaiky eto kosa dia misy karazana lavarangana iray tsy mifefy vita amin'ny hazo ahafahan'ny olona mitsangatsangana. Eo ambonin'ilay karazana lavarangana io dia misy kitapo iray vita amin'ny rofia izay mitsipitsipika ahitana ny loko volontany, manga, mainty, mavo, fotsy ary mena.

Tanàna eny amoritsiraka hahitana hazo maniry anankiroa amin'ny sisiny havia sy havanana ; ary eo ampivoan'ireo hazo ireo dia misy baobaba roa mifampisakambina ary mifamatotra. Eo alohan'io baobaba io dia misy teratany vahiny iray maka sary ; manao akanjo ambony mainty ary pataloha fohy mainty.

Vehivavy iray tsara tarehy manao akanjo mena no hita eto amin'ny sary. Vehivavy mainty hoditra mirandrana, randrana madinika sy randrana vaventy. Menamena ny lokomenany ary tsara tarehy ihany koa ny volomasony, ny ao aoriana dia miloko fotsy.

Lehilahy iray no mivoaka amin'ny trano famparatiana asatanana. Eo avelan'ny trano dia misy asatanana maromaro efa mitandahatra. Misy ny hoso-doko, misy ihany koa ny sary vita amin'ny pensilihazo ary eo akaikin'ireo sary ireo dia misy voninkazo maniry. Ao anatiny kosa dia efa feno asatanana, ny sasany miantona amin'ny rindrina. Ilay lehilahy dia manao ambonin' akanjo sy ambanin' akanjo samy miloko volon-davenina avokoa.

Efitrano mbola an-dalam-panamboarana, ahitana varavarankely telo. Ny iray dia misokatra midanadana, ny roa kosa somary mitanila ary varavaran-kazo ireo. Ao anatin'ilay efitrano dia mbola ahitana varavarankely sy tany. Lehilahy iray kosa no mamboatra an'ilay trano, manao satroka manga izy, misy tohatra miakatra amin'ilay rindrina.

Tanana iray no mitazona tavoahangy vita amin'ny plastika ary eo akaiky eo ihany koa dia misy tavoahangy efatra samy vita amin'ny plastika. Ahitana ranon-javatra toy ny tantely izay miloko volontany sy mavo ao anatin'ireo tavoahangy ireo. Ny iray mipetraka eo ambonin'ny bozaka, ny telo ambiny kosa dia mipetraka eo ambonina vato fotsy boribory.

Vehivavy iray mijoro manatrika, tsy hita ny lohany ary tsy hita ny tongony, fantatra kosa fa manao akanjo tohin-tena mitady volon-tany ary mitafy lamba maintso efa somary lehibe raha ny fahitana anazy satria somary efa miketrona kely ny tanany, misy pentipentina fotsy eny amin'ny Ilay akanjo anaovany.

Trano lehibe tsy misy tafo miloko fotsy ary misy varavarankely misokatra no ampovoanina tanàna iray feno bozaka ary any amoron-tsiraka. Ny lokon'io trano io dia fotsy ranoray ary ny soratra eo aminy dia hoe "Fasan'ireo mahery fo".

Efitrano anankiray ahitana olona maromaro mivory ao anatiny. Misy latabatra miloko volondavenona ary olona maromaro miankina eo amin'io latabatra io : ny lehilahy voalohany dia manao ambonin'akanjo maitso ary ny eo akaikiny kosa manao ambonin'akanjo manga. Misy solaitra lehibe misy soratra hoe : "Ho an'ny fanabeazana, fahalalahana repôblika" erỳ aloha amin'ilay efitrano.

Efitrano fianarana eny amin'ny Anjery manontolo ahitana mpianatra marobe; tanora manodidina ny roapolo taona. Ny latabatra dia lavabe, mitandahatra maromaro ary vita amin'ny hazo sy vy; eo ambonin'ny latabatra farany dia misy kahie lehibe iray, misy soratra sy penina manga; eo aloha kosa dia kitapo anankiroa.

Biby iray tsy dia fahita no mipetraka ambonina ravimaitso iray. Raha ny fahitana azy dia toy ny valala ity biby ity kanefa manana endrika hafa kely. Ny lokony dia maitsomaitso sy volontany. Ilay zava-maniry ipetrahany kosa dia ravin-javatra toy ny ravina voatavo ary somary marokoroko.

Efi-trano fandraisam-bahiny iray no hita eto. Ahitana seza lava anankiray miloko volondavenona vita amin'ny lamba. Eo ampovoany kosa dia misy latabatra iva iray vita amin'ny hazo, ahitana ondana maromaro miloko mena sy volontany. Ery aoriana kosa dia mbola misy seza miloko fotsy.

Mampatsiahy hira iray hoe : "Miriorio foana ny angidina, fa mianjera any an-kady no hiafarany." Lokon'ity angidina ity izao dia manga sy mavo ary ny elany dia manganohano, manidina eny ambony eny izy ary ny manodidina azy dia zava-maitso tsy hita pesipesenina.

Kodiaran-droa iray no tangenina lehilahy sy vehivavy manga ny lokon'io kodiaran-droa io. Ilay lehilahy mpitondra dia manao aro loha ilay vehivavy hoentina ao aoriana kosa dia tsy manao. Eo akaiky eo anatin'ilay arabe dia misy fiara iray miloko mena. Etsỳ aoriana kosa dia misy tobin-tsolika.

Antananarivo renivohitra, ahitana trano marobe mitandahatra sy mivangongo, misy rano eo ampovoany ary io no atao hoe"ranon'Anosy", kianja lehibe iray atao hoe"kianja Barea". Ny trano kosa dia samy manana ny endriny. Raha avy etỳ ambony no tazanina dia tena midadasika tokoa Antananarivo.

Zavoka vitsivitsy mipetraka ambonina hazo mitandahatra : efatra no isan'izy ireo ny telo mbola tsy vaky fa ny iray kosa dia efa mizara roa, maitso be ny lokony hodiny ary marokoroko, ny ao anatiny kosa dia mavomavo sy maitso malefaka ary ny voany dia miloko volontany.

Lehilahy maromaro no hita mijoro eny amoron-dalana any amin'ny faritra betsileo. Mitafy lamba izy ireo izay miloko marirandrirana, samy manao satroka. Ny sasany manatrika, ny sasany kosa miamboho. Misy lehilahy sasany mamakivaky ny lalana mitondra tehina ary etsy aoriana kosa dia misy olona somebiseby manao raharaha.

Efitrano fampiratiana iray ahitana olona maromaro somebiseby mijery ny asa tanana. Asa tanana maromaro azo avy amin'ny sary nalaina teny an-dalana rehetra teny. Ny lokon' ireo sary ireo dia mainty sy fotsy ary maromaro mitandahatra izy ireo.

vilany vita amin'ny vy no amidy amin'ny toeram-pivarota ana iray mipetraka ambony latabatra fotsy misy lavadavaka. Vy mangirana nanamboarina an'ity Vilany ity ary matevitevina ihany izy. Afaka ampesaina amin'ny fantana mandeha amin'ny herinaratra. Ny vidin'izy ity dia sivin-jato sy dimy arivo sy iray alina ary tsy mety arafesina izy.

Toerana fivarotana asa tanana Malagasy ahitana kapakapa maro vita amin'ny hoditra no ita eto. Tsara dia tsara tokoa raha ny zavatra vita. Ahitana ihany koa atsy aoriana poketra miloko mavo sy mavo kely, ireo kiraro kosa dia miloko volontany, misy ny sasany manga sy mavo ary mavokely.

Karazana vokatra atao hikarakarana volo no mipetraka ambonina latabatra fotsy somary volovoloana. Anaty tavoangy misarona izy ireo ary ahitana akora vita avy amin'ny voanio sy ny kinàna. Fotsy ny rano ao anatiny ary samy manana ny karazany avy, nisy natao ampamafy volo, nisy natao ampalefaka ny volo.

Tsofa maromaro no amidy amin'ny toeram-pivarotana iray. Enina izy ireo. Ny telo voalohany dia manana tahony vita amin'ny plastika ary ny telo faharoa kosa dia manana tahony vita amin'ny hazo. Ny lokon'ilay plastika dia maitso sy mena, ilay hazo kosa dia somary manopy mavo. Vỳ ny lelan'ilay tsofa ary maranitra.

Eny an'arabe eny ampitan-dranomasina ity sary ity ; ahitana latabatra kely iray ary misy sakafo maraina eo amboniny, misy kaopy ahitana ronono ao anatiny ary eo akaiky eo kosa dia misy kimofomofo sy ranomboankazo ao anaty tavoahangy.

Karazana sakafo vita avy any ivelany no mifanaingina ary amidy anaty toeram-pivarotana iray. Lasopy ny ankamaroan'izy ireo ary lasopy efa vita efa anaty fonosana. Natao ho hafanaina ho an'izay maika sy tonga dia te hihinana vonona. Ny vidiny hita eto dia sivinjato sy efatra arivo, sivinjato sy dimy arivo, fitonjato sy telo arivo ary sivinjato sy telo arivo ihany koa.

Toeram-pivarotana eny amoron-dàlana. Anatina baoritra, ary mipetraka ambony hazo ny entana varotany. Tazana eo ambonin'ireo hazo ireo ny karazana penina isankarazany. Misy ny penina amin' ny loko manga, misy ny mena, misy ny mainty, ary misy ihany koa ny maitso. Misy sasany izay efatra no mitambatra amin'ny penina iray, ary mipipika izy io.

Boky iray, voasoratra amin'ny teny malagasy ranoray, no tazomina tanana. Ny lokon'ilay boky dia mangamanga. Ny sary hita eo dia sarina vehivavy hita avy aty aoriana, mitazona jiro ary hanaty rahona. Ny lohateny dia hoe lisy mianjoria.

Famantaranandro lafo vidy, mipetraka ambonina lamba volomboloina iray izay miloko mavokely. Hafa tokoa ity famantaranandro ity satria manome lokona volamena sy volafotsy. Eo ambonin'ny vatan'ilay famantaranandro dia misy karazana vato fotsy manodidina azy.

Famataranandro hafa kely, ary firavaka. Vita avy amin'ny oditra sy ny plasitika, no mipetraka ambon'ny lamba volomparasy. Hafa kely ity famataranandro ity, satria manome loka-na volamena, ary ahitana sari-na drakona sy biby anank'iray eo ankaikiny. Misy litera ao anatin'ilay famataranandro, ary mipetraka eo ny marik'ilay famataranandro.

Trano iray amoron-dalana ahitana rihana iray, ny lokon'io trano io dia mavo ary misy sisiny fotsy. Ny varavarankely dia vita amin'ny fitaratra ; misy vavahady lehibe iray mainty miditra ao, ka misy tamboho manodidina. Ahitana voninkazo maniry, voadidin'io tamboho io sy amin'ny sisiny ihany koa. Ary eo amin'ny lavarangana dia feno voninkazo ihany koa.

Hazo roa mifanaingina mipetraka ambany, eo akaikina bozabozaka. Misy famaky lehibe iray mitsatoka eo amin'ilay hazo voalohany, ary eo ambany eo kosa dia misy tsofa. Efa notsofaina ary efa misy vaky ireto hazo ireto. Misy silantsilany eo ambanin'ilay hazo mipetraka. Etsy akaiky etsy kosa dia misy bozabozaka sy zava-maitso maniry.

Tsindrin-tsakafo any amin'ireny toerana fandraisam-bahiny ireny no hita eto. Etsy akaiky kosa dia misy voankazo voatetika. Io tsindrin-tsakafo io dia misy loko : mavo, mena, mainty. Azo vinavinaina ho manga sy voankazo hafa ny ao anatin'io tsindrin-tsakafo io.

Firavaka vita amin'ny ankoso-bolamena mipetraka amin'ny taratasy fotsy iray. Hafakely ilay firavaka satria eo aloha dia misy sarin'i Madagasikara, ary eo ampovoan'ilay sarin'i madagaskara dia misy ny sainam-pirenena malagasy fotsy mena maintso. Misy kavina sarin'i Madagasikara ihany koa eo amin'ny sisiny havia sy havanana.

Vehivavy iray no azo sary avy ato ao aoriana lava volo tokoa, tsotra ny etỳ ambony ary miolakolaka ny etỳ ambany. Manao sarina fo izy ataony amin'ny tanana, mijoro amin'ny tany izay fasika ny eo ambany ; eo alohany kosa dia misy trano miloko maitso sy volontany, misy voninkazo kely maniry eo amin'ny sisiny io trano io.

Fianakaviana kely no mipetraka amin'ny tany misakafo. Ahitana vilia maromaro eo ambonin'ny tsihy ary tavoahangy misy ranom-boankazo. Ramatoa iray no mandrapaka ary eo akaiky koa misy ramatoa iray mitrotro zaza sady mampinono. Lehilahy iray kosa amin'ny sisiny havanana mandohalika ary manazava hevitra.

Ranomanitra isankarazany sy vokatra natao hikarakarana ny volo sy ny hodi-doha no amidy ao anatin'ity toeram-pivarotana ity. Samy manana ny habeany ireto ranomanitra ary samy manana ny lokony ihany koa, eo ambony kosa dia karazana savony ranony natao hanasana loha anaty tavoahangy plastika.

Efitrano fisakafoanana voahaingo tsara tarehy ary ahitana latabatra maromaro, eo amin'ny tafotrano dia hahitana zava-maintso miantona ary garaba, ao anatin'ireo garaba maromaro ireo dia misy jiro mirehitra, ny lokon'ilay latabatra ambany kosa dia volon-davenina ary misy seza manodidina ireo latabatra ireo.

Trano marobe eny ambony tendrombohitra mifanakaiky izy ireo ary mifanaingina. Tsara tarehy ny trano ary fahitana azy dia trano eto an-drenivohitra. Ahitana trano amin'ny endrika taloha izay mbola tafo tanimanga sy biriky ny rindrina ; misy kosa ny trano simenitra ahitana rihana marobe. Eto ambanimbany dia misy hazo lehibe maniry.

Lanonana any ambanivohitra no hita eto amin'ny sary . Misy latabatra mitahan-tandahatra ary olona maromaro mipetraka manodidina ny latabatra izay misy sakafo eo amboniny . Eto aloha kosa dia misy lehilahy iray manao satroka mena mikapoka amponga maro anaka . Hita fa faly ny olona ary iry ariana iry dia misy roa lahy miresaka mitsikitsiky .